Noman melon yana buƙatar karfarfan kulawa da wasu buƙa abokan haɗin gwiwa na shuka dan tabbatar da samun amfanin gona mai ƙyau, wasu daga cikin shahararrun shuka da ake amfani dasu a zaman abokan haɗin gwiwa na melon sune waɗanda ke taimakawa wajan kare shiga daga ƙwari, ingantan yanayi, ko kuma kara sinadarin gina jiki a ƙasa. Wake yana taimakawa wajan ƙara nitrogen a cikin ƙasa wanda ke taimakawa wajan habbaka ƙoshin melon. Shuka wake a cikin lambu tarada melon yana taimakawa wajan ƙara ƙoshin gina jiki ga melons. Domin wake na ɗaukan nitrogen daga iskan sannan yana bada wannan nitrogen a cikin ƙasa. Ya kamata a shuka wake a wurare masu nisa daga cikin gungumin melon domin basu ƙasa da juna wajan samun hasken rana. Dangal yana da ƙyau wajan bayarda inuwa ga melon wanda ze taimaka wajan kiyaye ɗigon ruwa sama daga bushewa a lokacin zafi. Dangal yana aukar sarari mai ƙyau kuma yana taimakawa melon samun ƙarin ruwa da kuma gujewa gujewar rushewa. Ana iya shuka dangal a cikin lambu da melons amma yana da ƙyau a shuka dangal a karƙashin ko gefe dan kada ya shiga wa melon daga hasken rana wannan tsuro yana da matuƙar amfani wajan kare melon daga samun ƙwari masu cin ganye, shuka. Marigold yana fitar da ƙamshi wanda ke tsoratar da kwari kamar su aphid da wasu ƙwari masu cutarwa ga melon. Sannan yana taimakawa wajan jan hankalin ƙwari masu amfani da kayan lambu. Shuka ma marigold a gefe ko cikin lambu dan tabbatar da kariya daga ƙwari. Kabeji wannan wadannan tsirrai suna taimakawa wajan rufe kasa da ana kazantar ko gurɓatar kasa, suna kuma taimakawa wajan rage zafi daga ƙasa wanda ze bada damar melon ya girma cikin yanayi mai ƙyau. Shuka ko kabeji a gefe na lambu inda ze ba melon damar girma ba tarada samun wahala ba daga ƙasa. Taparnuwa ko albasa suna fitar da ƙamshi wanda ke hana wasu ƙwari suna ƙwari masu cutarwa daga shiga lambun melon wanda yana sa su su zama ƙyawawan abokan haɗin gwiwa a lambu domin suna taimakawa wajan kiyya tsiro daga ƙwari masu cutarwa da sauran ƙwari masu cutarwa.

mulch yana da matuƙar amfani wajen kula da lambu da gonaki domin yana temakawa wajen kiyaye danshi hana ganyayyaki ko ciyawa ƙaruwa da kuma sabar da abubuwan gina jiki ga ƙasa akwai nau'ikan mulch daban-daban kuma kowannen su yana da fa'idan shi na musamman akwai mulch na itace wannan yana daga cikin mafi shahararrun nau'ukan mulch itace da ake sarrafawa daga icce kamar yana da kyau sosai saboda yana kiyaye danshi a cikin ƙasa kuma yana hana ganyayyaki ko ciyawa ƙaruwa haka nan yana da kyau wajen inganta tasirin ƙasa da sauran wurare sannan akwai mulch na ganyayyaki yana da amfani da ganyayyaki ko raunannun ganye daga bishiyoyi yana da kyau kuma yana samar da sinadarai masu gina jiki da ƙasa wanda ze temakawa wajen bunƙasa girman shuke-shuke bugu da ƙari yana da kyau wajen kiyaye danshi a ƙasa akwai mulch na wannan nau'in mulch yana yana daga cikin waɗanda ake amfani da su a gonaki ko lambu hayami yana temakawa sosai wajen hana ciyawa girma yana kuma kiyaye danshi yana temakawa wajen tsara zafin ƙasa a lokacin sanyi ko zafi me yawa har ila yau, yana kuma sauƙaƙawa shuke-shuke girma kuma akwai mulch na aluminium ko fata yana da amfani da film ko fata me launin aluminium ko baƙi wanda ke kiyaye danshi a ƙasa wannan mulch dai yana da tasiri wajen hana ciyawa ko samar da zafi me kyau ga shuke-shuke musamman a cikin yanayin zafi sannan akwai mulch na ɗanyen dutsen ƙasa wannan yana da kyau musamman wajen amfani a wurare da ba'a son ciyawa ko ganyayyaki suyi yawa yana kuma temakawa wajen tsara lambu ko gonaki saboda yana bada kyawawan a taƙaice dai zaɓin mulch ya danganta da buƙatun lambu ko gonaki da kuma yanayin da ake ciki mulch na itace da ganye sun fi dacewa a lambu na gida wanda su kuma na fata ko aluminium mulch ya fi dacewa a wuraren noma masu yawa

akwai fa'idodi da yawa tsakanin dashe kai tsaye da kuma shigar da shuke-shuke da aka tsiro lokacin da ake noman kayan marmari kamar irin su kankana fa'idodin dashe kai tsaye yana yana sauƙaƙa aiki domin ba se an shigo shuke-shuken da aka tsiro ba a maimakon haka ana dasa iri kai tsaye cikin ƙasa wannan yana rage yawan aiki da lokaci lokacin da aka dasa kai tsaye ba'a buƙatar shuka ko cire shuke-shuken da aka ciro daga jakar shukar su wanda hakan ze iya janyo lalacewa ko kuma gajiya ga shukan idan aka dasa kai tsaye cikin ƙasa shuke-shuke zasu iya fara girma daga ƙasa kuma su samu damammakin yin amfani da ƙasa da kyau yana temakawa wajen samun shuke-shuke masu kyau da lafiyayyu dashe kai tsaye yana rage farashi na samun shuke-shuke domin ba se an siya shuke -shuke da aka tsiro ba ko kayan shigarwa ba wannan na temakawa wajen rage kuɗin noma dashe kai tsaya yana sauƙaƙa wa manomi dai-dai ta yawan shuka saboda hakan yana bada daman samun ƙarin iko akan yawan shuke-shuke da za'a dasa akwai faidodin ga shuke-shuken da aka tsiro ɗaya daga ciki shine shukar da aka tsiro tana samun katauci fiye da wacce aka dasa kai tsaye musamman idan aka shigar da ita cikin yanayi me kyau da kuma shuka me kyau wannan na temakawa wajen ingantaccen shuka daga farko shigar da shuke-shuke da aka tsiro yana bada daman sarrafa lokacin shuka a wannan yanayi za'a iya fara girma a cikin ruwan damina ko cikin gida sannan a shigar da su cikin gonaki lokacin da yanayin ya fi dacewa idan aka shigar da shukar da aka tsiro suna samun kariya daga ciyawa ko ganyayyaki masu yawa wannan yana rage yawan gwagwarmaya da ake yi da ciyawa a gonaki shukar da aka tsiro tana da yiwuwar samun ingantacciyar girma da amfanin gona fiye da ta hanyar dashe kai tsaye musmman idan an fara girma cikin kula da kyau kafin shigar da ita a wurare wuraren da yanayi be dace ba ko yana da sanyi sosai shigar da shuke-shuken da aka tsiro yana bada damar tsarewa daga matsalolin yanayi da suka shafi dashen kai tsaye a taƙaice dai dashe kai tsaye yana da fa'idodi a wuraren da yanayi ya dace yana rage farashi da wahalar aiki yana kuma bada damar samun shuke-shuke daga ƙasa kai tsaye shigar da shuke-shuken da aka tsiro kuma yana temakawa wajen sarrafa lokutan girma yana bada daman samun shuka masu ƙarfi da lafiya a lokacin da yanayi ya lokacin da yanayi baya dacewa ko yana da matsaloli zaɓin yanayin ze dogara da yanayin ƙasa da kuma burin manomi

A kwai hanyoyi guda biyu da ake amfani dasu wajen shukan doya ɗaya daga ciki shine shuka akan tudu, na biyun kuma shuka akan fili kowannen su dagga cikin waɗannan hanyoyi yanada fa'idoji da kuma matsaloli ɗaya daga cikin fa'idojin shuka akan tudu shine a lokachin damina ko lokachin da ake samun ruwan sama mai yawa shukar da aka dasa akan tudu tana samun damar samun ruwa mai kyau saboda ruwan sama yana tafiya daga cikin tudu zuwa gefen tudu wanda hakan yana kare tushe daga bushewa shuka a shuka akan tudu yana inganta iska da numfashin ƙasa wanda ke taimakawa wajen haɓɓaka noman doya da ƙarfafa shuke-shuke saboda tsarin tudu yana hana ciyawa ko ganyayaki girma sosai kusa da doya wannan yan rage wahalar kula da ciyawa shuka a kan tudu yana bada damar samun ƙasa mai kyau da fatauci fiye da shuka akan fili mai kyau sannan shuka akan tudu yana da matsaloli yana ɗaukan lokachi da aiki mai yawa don gina tudu ko turbanya kafin shuka wanda ke ƙara lokachi farashi a wasu lokutan idan gonar tanada girma yin tudu yana iya zama mai wahala da kuma ɗaukan lokachi shuka akan fili, fa'idojin shi shuka akan fili yana da sauƙin aiwatarwa domin ba sai an gina tudu ba akwai hanyoyin da za'a dasa iri kkai tsaye a cikin ƙasa mai laushi wanda ke rage wahalar aikin aikin da akeyi idan yana ƙarami idan aka kwatanta da da ginin tudu wanda ke rage farashin aiki shuka a gonaki masu faɗin shuka akan tudu yana da sauƙi saboda a buƙatar yin saboda ba'a buƙatar yin wannan yana bada damar shuka fiye da yawacikin lokachi mai gajere suka akan fili yana bada damar kula da shuke-shuke da sauri, musamman wajen yin yankan ciyawa ko gudanarda sauran abubuwa abubuwan kula da shuka matsalolin shuka akan fili a lokutan damina ko lokachin da ake samun ruwan sama mai yawa ƙasa mai laushi, ƙasa mai laushi na iya kasa shan ruwa yadda ya kamata, wanda zai iya haifar da ruɗewar tushe ko lalacewar shuka shuka akan fili yan bayar da damar da ciyawa wanda yafisu yawa, wanda zai iya shafar girman doya da aka dasa saboda fili yana kasancewa mai laushi, numfashin ƙasa yana iya zama mai wahala idan ba'a kula da kyau ba wanda zai iya shafar girma um a taƙaice dai shuka akan tudu yana da kyau a wuraredake fama da ruwan sama mai yawa ko kuma inda ƙasa tana buƙatar iska mai kyau da numfashi haka nan ba da damar samun kariya daga ciyawa da ganyayyaki shuka akan fili kuma yanada sauƙin aiki sannan yana rage farashi kuma yana da dacewa da gonaki masu faɗi ko inda akeso a shuka da yawa a lokaci guda amma yana buƙatar kula sosai don tabbattar da cewa ƙasa tana ɗaukar ruwa yadda ya kamata da kuma hana ciyawa girma zaɓin hanyar dogara ne da yanayin ƙasa yanayin ɗanɗano da kuma buƙatar gona

Noman melon yana buƙatar yanayi da ƙasa mai kyau domin samun amfanin gona mai kyau. ko wanne daga cikin abokan haɗin gwiwa na melon da muka ambata yana da fa'idoji da kuma rashin fa'ida dangane da yanayin da ƙasa ga yadda ko wanne zai shafi noman melon a cikin yanayi da ƙasa daban-daban. wake yana taimakawa wajen ƙara nitrogen a cikin ƙasa wanda ke haɓɓaka melon wannan yana taimakawa musamman a cikin ƙasa da bata da sinadaran nitrogen a cikin ƙasashen dake da ƙasa mai rauni ko kuma ƙarancin sinadarin nitrogen wake zai iya inganta mafanin gona. A cikin yanayi mai zafi ko kuma ƙasa mai yawan ruwa, wake zai iya haifar da cututtuka ko kuma rauni nunnukan shuka idan an shuka wake a ƙasa mai ruwa, mai yawa zai iya gurɓatar ƙasa ko hana ingancin haɓɓakar melon. dangal yana bada inuwa ga melon wanda zai taimaka wajen kiyaye ɗigon ruwan sama daga bushewa a cikin yanayi mai zafi. Wannan yana da amfani sosai a cikin ƙasashen dake da ƙasa mai zafi ko kuma a lokacin rani mai tsanani. Dangal yana ɗauke da sarari mai yawa wanda zai iya gasawa melon daga samun isasshen sarari da haske hasken rana. A cikin ƙasa mai yawan kashi ko ƙasa mai wahalar girma dangal yana iya zama matsala wajen raba sarari. maigoji yana bada kariya daga ƙwari kamar su apit da sauran ƙwari masu cutarwa ga melon. Wannan yana taimakawa sosai cikin yanayi mai ɗumi da zafi. Inda ƙwari ke yawan baiyana. A cikin yanayi mai sanyi ko ƙasa mai danshi sosai bazai iya girma da kyau ba. Ko kuma zai iya shuka sosai ba a cikin yanayin damina mai tsanani mailon na iya fuskantar matsaloli wajen samun nasara. kabeji suna taimakawa wajen rufe ƙasa da hana ƙazanta ko zafi musamman a cikin yanayi mai zafi ko ƙasa mai ƙasa a cikin ƙasar mai kyau da kuma yanayi mai ɗumi. kabeji na taimakawa wajen kiyaye tsiro a cikin yanayi mai sanyi ko kuma ƙasa mai launin duhu kabeji na iya fuskantar matsaloli wajen girma. idan ƙasa da tana da ƙarfi koata da sinadarin gina jikin shukar kabeji na iya zama mai rauni kuma bazai taimakawa melon ba. tafarnuwa da albasa suna taimakawa wajen hana ƙwari shiga gona musamman a ci kin yanayi mai ɗumi da zafi wannan yana da amfani sosai a cikin ƙasa mai kyau da kuma yanayi mai ɗumi. A cikin yanayi mai sanyi ko ƙasa mai launin duhu tafarnuwa da albasa bazasuyi kyau sosai ba hakanan a cikin ƙasar da bata da kyau wannan tsirrai na iya kasancewa masu rauni. Dukda haka yana da muhimmanci a san yanayin da ƙasa da ake shuka dan zaɓen tsirrai da suka dace da wannan yanayi da ƙasa. Yin amfani da wa'innan tsirrai na haɗin gwiwa a cikin lambu zai taimaka wajen inganta amfanin gona da kuma rage haɗarin cututtuka ko ƙwari.

Noman shuka a cikin ganigaje yana ɗaya daga cikin hanyoyin zamani da ake amfani dashi wajen noman kayan gona. Musamman ga irin su doya, ko walaha. wannan hanyan tana da fa'idoji masu yawa musamman wajen samar da ingantacciyar ƙasa da kuma kula da ruwan sha da ƙwari. Ga yadda amfani da wannan hanyoyi domin noman doya ko kuma walaha. A cikin wannan yanayi yanada mahimmanci a tsara ƙasa da kyau anfi amfani da wannan hanyan a cikin ƙashashe da da ƙasa bata da kyau. ko kuma tana cikin yanayi mai wuya. Ana tara ƙasa ko karin ko karin turɓaya a cikin wani tsawo na ƙasa don ƙara ingancin ƙasa da kuma haɓɓaka lumfashin tushen shuka. A cikin wannan tsarin ana shuka doya ko kuma walaha a cikin tudu mai kyau wanda zai bada damar tushen shuka su girma sosai A wannan tsarin ana tabbatar sa cewa ƙasa tanada inganci sosai tana da isasshen sinadarin gina jiki kuma tana da kyau wajen sarrafa ruwa. a wannan tsarin yana bada damar sarrafa ruwa cikin sauƙi saboda ƙasa tana cikin tudu ruwan sama ko ruwan sha zai iya nitsewa cikin ƙasa cikin sauƙi. wanda ke taimakawa wajen gujewa cin ruwan fiye da kima ko kuma zubar da ruwan wannan yana da mahimmanci musamman ga walaha ko doya. domin waɗannan shuka na buƙatar ruwa mai kyau amma basu son ruwa mai yawa ko jin ruwa mai a cikin wannan tsarin za'a iya samun isasshen ruwa wanda zai bada shukar daman girma da kyau ba tare da matsalar ruwa mai yawa ko bushewa ba Har ila yau a cikin wannan tsarin yana bada damar kula da ƙwari cikin sauƙi cikin wannan tsarin yana yiwuwa a rufe gundumomin da kayan maganin ƙwari ko kuma amfani da ganye na gargajiya domin kariya daga ƙwari. Har ila yau har ila yau za'a iya samun damar gudanar da shuka a tsaye. abunda ke sanya shi mai sauƙi, sarrafawa musamman ma wajen amfani da magunguna ko kayan amfanin ƙwari. Ana iya amfani da tsarin mulchin don rufe ƙasa daga ƙwari ko kuma hana ƙazantar ƙasa. saboda haka, wannan tsari na taimakawa sosai wajen inganta girman walaha ko doya cikin ƙasa mai wuya ko kuma a cikin yanayi mai wuya tareda kulawa da kuma kyau wannan tsarin na iya haifar da kyawawan amfanin gona.

wannan yana nufin ɓangarorin doya doya da ake yanke wanda ke ɗauke da ido ko ganye ido ko ganye dan suna ɗauke da wasu ƙwayoyin halitta da zasu iya haifar da sabbin tsuro idan an shukasu cikin ƙasa. Wannan hanya ta shuka doya ta kasance wata muhimmiyar hanya wajen noman doya a Najeriya. Da wasu ƙasashen Afrika. Domin yana taiakawa wajen ƙara yawan doya a gonaki da kuma samun amfanin gona mai kyau. A cikin noman doya manoma suna amfani da doya don tabbatar da cewa an shuka tsuro mai kyau. Ana yanke ƙarshen doya zuwa ƙananan ɓangarori ko wanne yana ɗauke da ido ko ganye wanda zai samar da tsaban tsuro. Ido ko ganyen nan suna ɗauke da ƙwayoyin halitta da zasu taimaka wajen girman doya a cikin ƙasa. Yawancin doya ɗin yana ɗauke da wasu ganye ko idanu biyu. ko fiye da haka. Kuma ana yanke ƙarshen doya cikin kashi-kashi don haka ko wanne ɓangare zai zama tushen sabon tsuro. A lokacin da ake yanke wannan ƙarshen doyan yana da mahimmanci a tabbatar da cewa a kowane ɓangare yana ɗauke da ido ko ganye. domin waɗannan ne sune zasu zama tushe na haifar da sabon tsuro. BA Bayan an yanke wannan ƙarshen doya ana shuka shi cikin ƙasa mai kyau da aka shirya. ana buƙatar shuka su ci shuka cikin tazara da data dace wanda yawanci yana tsakanin inci takwas zuwa sha biyu tsakanin ko wane ɓangare domin samarda isasshen guri da zai bada damar girma cikin sauƙi. daga ƙarshe ana amfani da ƙarshen doya wajen noman doya yana taimakawa wajen bunƙasa noman doya a gonaki wanda zai kawo albarka ga manoma ga kuma inganta samar da abinci a cikin al'umma hakanan yana taimakawa wajen samun albarkatun ƙasa da ake buƙata dan samar da kuɗaɗen shiga ga manoma.

yin amfani da ƙarshen doya wato ƙananun ɓangarorin doya yanada muhimmanci wajen tabbatar da ingantaccen noman doya. Dan haka yana da kyau manoma subi wasu ƙa'idoji na musamman wajen yankan ƙarshen ko kuma adanawa kafin shuka. wasu daga cikin hanyoyin sun haɗa lokacin yankan ƙarshen doya dan samar da iri ya kamata a yanke su cikin ƙananan ɓangarori. wanda kowanne zai ɗau wanda kowanne zai ɗauke da ido ko ganye. Yanke ƙarshen doya daga cikin doya yana buƙatar kulawa da kyau idan aka yanke shi cikin rashin kyau, zasu iya shafar girman tsuron ana buƙatar a yanke wannan doya ɗin cikin kashi guda ko fiye wanda zai tabbatar da cewa ko wanne yana ɗauke da ganye ko ido wanda zai iya samar da sabbin tsuro. Yakamata manoma su yanke ƙarshen doya a lokacin da doya ɗin ya kai cikakken girma. Amma ba a lokacin da suke shanyewa ko sun fara lalacewa ba yanke ƙarshen doya ɗin gurin zai iya haifar da asara ingancin yanada kyau a yanke ƙarshen doya daga doya ɗin yayin da doya ɗin yanada ƙarfi da lafiya. bayan an yanke ƙarshen doyan ya kamata a adanasu a cikin wuri mai sanyi da kuma mai iska. A guji adana wannan iri a wurare masu zafi ko masu dam shi da zai iya haifar da bushewa ko kamuwa sa cututtuka wurin da aka adana su yana buƙatar kasancewa mai haske amma ba kaitsaye daga rana ba. Kafin adanawa yana da kyau a tsaftace doya daga datti ko cututtuka wannan zai taimaka wajen kiyaye su daga lalacewa ko kamuwa da cututtuka yayin adanawa da kuma lokacin da aka shuka. Kafin a shuka wannan iri ya kamata a duba su dan tabatar da cewa basu lalace ba ko kuma basu fara tsufa ba da suka da suka lalace ko suka fara bushewa zasu iya shafar ingancin shukar akleyahu tabin waɗannan matakan manoma zasu iya adana iri da kyau kuma su samu ingancin noman doya

shuka tare yana nufin shuka nau'o'in shuka iri biyu ko fiye a cikin wata gona a lokachi guda wannan hanya tana amfani da sararin samaniya da albarkatun ƙasa sosai kuma tana taimakawa wajen samun amfanin gona fiye da ɗaya a cikin wani yanki a cikin wannan tsarin za'a iya shuka doya tareda wake ko masara wanda zai haifarda amfanin gona mai yawa lokaci guda fa'idojin shuka doya tareda wasu shuke-shuke shuka tareda wake ko masara yana taimakawa sosai wajen hana ciyawa girma sosai a gona masara ko wake suna rufe ƙasa wanad hakan na hana hasken rana shiga ƙasa sosai don haka yana rage yawan ciyawa yayinda doya ke buƙatar ƙasa mai zurfi don girma wake da masara suna amfani da samar ƙasa wannan yana sa kowanne shuka yayi amfani da wurinsa wanda ke haifar da samun amfani daga kowanne yanki ta hanyar shuka biyu ko fiye da ciki ko fiyeda haka a cikin gona manomi na iyasamun amfanin gona fiye da ɗaya cikin lokacin girma guda wannan yana taimakawa wajen samun kuɗɗaɗe, kuɗɗaɗen shiga daga albarkatun gona fiye da amfani ɗaya hanya ɗaya kawai shuka tareda mataimakawa wajen rage shuka na shuka tare yana taimakawa wajen rage yaɗuwar cututtuka da kwari misali ko shine wake da masara suna taimakawa wajen kawo bambanci a cikin nau'ikan ka wanada ke hana kwari ko cututtuka suyi tasiri sosai kowanne daga cikin shukokin idan aka shuka doya tare da wake ko masara wannan yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar ƙasa ta hanyar rage yawan amfanin da albarkatun ƙasa wannan na taimakawa wajen hana gajiya ko lalacewar ƙasa saboda shuka da aka shuka tawa tana bada damarmakin samun abinci daga ƙasa a daban-daban, daga cikin ƙasa daban-daban matsalolin shuka tare a lokacin shuka tare yana iya zama cewa kowanne daga cikin shuke-shuken na iya samun ƙarancin sinadari da albarkacin ƙasa wannan na iya haifar da rasshin albarkatun shuka ko kuma ƙananun amfanin gona idan ba'a tsara tsarin shuka da kyau ba duk da cewa wannan hanya tanada fa'idoji yana buƙatar yana buƙatar a samu yanayi mai kyau da dacewa tsakanin shuka, misali doya yana buƙatar ruwan sama mai kyau wanda ba zai iya kasancewa a cikin yanayi da masara ko wake yake buƙata ba yin shuka tare yana buƙatar ƙarin tsari da ƙoƙari manoma zai buƙaci misalin lokaci da ya kamata a shuka kowanne shuka da kuma yadda za'a kula da kowanne shuka yadda ya kamata wanda zai iya samar wanda zai iya zama mai wahala a wasu lokuta idan shuka, idan shuke-shuke suna girma a lokaci guda zai iya kasancewa akwai rikice-rikice a tsakanin shuke-shuke wanda zai iya haifarda matsalar girma ko shuka na ɓata a taƙaice dai yana da fa'idoji masu yawa musamman wajen ƙara ƙara yawan amfanin gona da ingancin lafiyar ƙasa shuka tare da dankali, doya da wake ko masara yana taimakawa wajen rage ciyawa kare shuka daga cututtuka da kwari ko kuma amfani da albarkatun gona masu kyau

Shuka tare yanada matuƙar tasiri wajen inganta lafiyar ƙasa da kuma ƙara yawan amfanin gona wannan tsarin yana aiki ta hanyoyi da dama wanda ke haifarda ƙarin fa'ida da ƙasa da shuka yadda shuka tare ke in tare yake inganta lafiyar ƙasa a cikin shuka tare, shuke-shuke daban-daban na amfani da ƙasa a matakai daban-daban, wasu shuka suna amfani da ƙasa mai zarfi kamar doya yayinda wasu suke amfani da saman ƙasa kamar wake ko masara wannan yana taimakawa wajen rarraba albarkatun gona da kyau sabpoda kowanna shuka yana amfani da wurin sa lokacin da aka shuka nau'ikan shuka daban-daban a cikin gona kowanne daga cikin shuke-shuken zai taimaka wajen rage albarkatun ƙasa a cikin hanya guda misali wake yana amfani yana ɗauke da Azote a cikin iska kuma yana ƙara sinadaran Azote a cikin ƙasa wannan yana taimkawa wajen inganta ƙasa da samarda abinci da sauran shuke-shuke idan aka yi shuka aka shuka iri ɗaya a cikin gonaa ko yaushe, ƙasa na iya rasa wasu sinadarai ko kayan gina jiki amma idan aka shuka tareda wasu shuke-shuke kowanne daga cikinsu zai bada gudunmawa na samarda abubuwan gina jiki daban-daban wanda ke haɓɓaka lafiyar wasu shiuke-shuke kamar wake suna taimakawa wajen samarda Azote a cikin kasa wanda ke inganta lafiyar wake yana canja Nitrogene daga iska zuwa ƙasa ta hanyar kwayoyin bacteria dake a cikin tushensa, wannan yana ƙara yawan Azote a cikin ƙasa wanda ke taimakawa wajen haɓɓaka girma da sauran shuke-shuke yadda shuka tare ke ƙara yawan amfanin gona, shuka yana bada damaramfani kowanne yanki na gona shuke-shuke na samun damar amfani da sararin samaniya a ƙasa da ƙasa yadda ya kamata wanda ke haifar da samun amfanin gona mai kyau a yawun mai yawa a cikin lokaci guda, misali doya yana amfani da ƙasa mai zurfi yayinda wake ko masara suna amfani da samun saman ƙasa idan aka shuka nau'ikan shuka daban-daban a cikin gona yana taimakawa wajen rage yaɗuwar cututtuka da kwari lokacin da aka shuka ake, aka shuka tare, manomin zai iya samun fiyeda amfanin gona guda ɗaya a cikin gon guda misali manomi zai iya samun dankali doya ko wake ko masara a cikin yanki guda wannnan yana ƙara yawan kuɗaɗen shiga shuka tare yana taimakawa wajen rage ciyawa a taƙaice dai shuka tare yana taimakawa wajen inganta lafiyar ƙasa ta hanyar amfani da albarkatun ƙasa yadda ya kamata ƙara sinadarin Azote da kuma rage gajiya a cikin ƙasa hakanan yana ara yawan amfanin gon ata hanyaramfani da sarari da albarkatun ƙasa sosai

Amfanin irin doya a guraren da keda ruwan sama mai yawa ko ƙasa mai ƙarancin ruwa. yana mutuƙar yanada matuƙar amfani musamman wajen inganta noman doya a irin wannan yanayi. Wasu daga cikin dalilai ko dabaru a irin waɗannan wurare sun haɗa a wuraren dake da ruwan sama mai yawa ko ƙasa mai ɗaukan ruwa ƙasar na iya zama mai saurin lalata doya idan aka shuka su kai tsaye amma ta amfani da ƙarshen doya manoma suna iya shukasu a cikin ƙasa mai kyau kuma a cikin tazara tazarar data dace wanda zai basu daman samun ƙarin iska da kuma kiyaye ruwan daga ya yaƙi da doya wannan yana taimakawa wajen hana lalacewa ko kuma faɗuwa daga ƙarfin ruwa. A cikin ƙasa mai kyau musamman inda akeda matsalan ruwa mai yawa irin doya suna bada daman samun isasshen lokaci domin ganye ko ido su fitar da tsiro wannan yanada yana bada damar su fara girma cikin lafiya kafin ruwan sama mai yawa yazo ta wannan hanyar yana taimakawa wajen samun doya masu kyau da ƙarfi a wuraren da akeda ruwan sama mai yawa ciyawa da wasu shuke-shuke suna yawan tashi cikin sauri shukan doya a cikin tazara ga da ta dace yana bada daman samun tsaro daga ciyawa ko wasu shuke-shuke dake iya cutar da doya haka kuma da amfani da yan da amfani da iri. Manoma suna iya rage yawan amfani da magungunan kashe ciyawa wanda ke ƙara ƙarin fa'ida ga noma mai lafiya a gurare da ƙasa bata da kyau wajen shan ruwa irin doya suna taimakawa wajen ɗaukan ruwan ƙasa da kyau. domin a lokacin da ake shuka ruwan ƙasa zai shiga cikin doyan cikin sauri wanda ke bada daman samun ruwan da zai taimaka wajen girman doya. ta amfani da wannan dabaru manoma zasu iya rage illoli da zasu iya tasowa daga ƙasa mai ruwa mai yawa ko ƙarancin shaƙan ruwa. kuma zasu samu kyakkyawan sakamako a cikin noman doya.

Hanyar gargajiya ta shuka doya shuka doya a cikin ƙasashen afirka musamman ma a Nigeria da sauran ƙasashen yammacin afirka yana anfani da hanyar gargajiya data dace da yanayin ƙasa da Kuma yanayi na wurare daban daban hanyar gargajiya tana anfani da tudu ko turɓaya da tsayin nisa tsakanin shuka da Kuma laʼakari da yanayi don tabbatar da girman doya da kyau a cikin hanyar gargajiya manoma na shuka doya akan tudu ko turɓaya wannan tudun yana taimakawa waje kare shuka daga ruɓewa tushe Idan aka samu ruwan sama mai yawa har ila yau yana bada daman numfashin ƙasa mai kyau Kuma kula da ruwa cikin kasa wanda keda mahimmanci ga girman doya akan tudu ruwan sama yana sauka yana ratsa tudun zuwa gefe wanda ke kare tushe daga tsatsa ko rubewan kasa tsakanin shuka yanada wajen samun girma mai kyau cikin tsarin gargajiya manomi yana tabbatar da cewa akwai nisa mai kyau tsakanin kowani shuka tsakanin shuka na iya zama tsakanin mita casaʼin zuwa dari da ishirin don rabbatarda cewa kowani shuka Yanada ishasshen sarari don girma? wannan yana bada damar tushe ya fadada a kasa da Kuma samun isasshen hasken rana don habakar ganye da Kuma girma lokacin shuka Yanada matukar tasiri ga girman doya yanayin damina yana daga cikin abubuwanda manoma ke laʼakari dasu a mafi yawan lokuta kuma shukan doya yana farawa a lokacin damina yayinda aka fara samun ruwan sama mai kyau wannan yana taimakawa wurin samun ruwa mai yawa da Kuma ingantan numfashin ƙasa, shuka a wannan lokacin yana bada damar doya su fara haɓɓaka kafin zafin rana mai ƙarfi na lokacin rani lokacin dasa irinsu yana tabbatar da cewa shuke shuken suna samun ruwan sama mai yawa wanda ke kara girman tushen a cikin tsarin gargajiya manomi yana kula da shuka ta hanyar duba kasa ko tudun da aka dasa doyan ana cire ciyawa daga kusada shuka domin hana ciyawar ɗaukan albarkatun ƙasa daga doya hakanan manomi yana tabbatar da cewa akwai isasshen ruwa amma ba ayi ƙasa da ruwa ba saboda hakan na iya haifar da matsala hanyar gargajiya ta shuka doya tana anfani da tudu ko turɓaya nisa mai kyau tsakanin shuka da Kuma laʼakari da yanayin damina don inganta haɓɓakar doya wannan tsarin yana taimakawa sosai

Amfanin da haɗin gwiwan shuka yana ɗaya daga cikin hanyoyi da manoma suke amfani dashi wajen kare gonaki daga cututtuka da ƙwari batareda amfani da magungunan kashe ƙwari ko sinadarai ba yana daga cikin shuke-shuken da ake shuka tare da doya domin hana ƙwari shiga sun ƙunshi su tafarnuwa da marigold tafarnuwa nada ƙamshi mai ƙarfi wanda ke hana wasu ƙwari musamman ƙwari irinsu nematode shiga cikin ƙasa Nematode sunada matuƙar illa ga shukan nan saboda tana lalata tushe na shuka lokacin da tafarnuwa aka shuk shuka kusa da wannan shuka ƙamshin tafarnuwan yana ɗauke da sinadarin da kesa wa'innan ƙwari su guji yankin. Wannan yana taimakawa wajen rage yawan ƙwari a cikin ƙasa. Wanda zai kara inganta lafiyar wannan shuka da kuma yawan amfanin gona. maigod hakanan yanada matuƙar tasiri wajen hana ƙwari shigowa gona. Yana fitar da wasu sinadarai dake hana wasu nau'ikan ƙwari daga zama a cikin ƙasa. Wannan shuka na taimakawa wajen rage yawan ƙwari wanda suke haifar da lalacewar shuka maigod yana kuma taimakawa wajen jawo ƙarfafen ƙanƙara a cikin ƙasa. wanda ke inganta samun iska a cikin ƙasa ya kuma inganta tasirin tsire-tsire. Shuka waɗannan shuke-shuke a haɗe da wannan shuka yana taimakawa wajen inganta yanayin ƙasa sinadaran da tafarnuwa da maigod ke fitarwa suna taimakawa wajen kiyaye ƙasa wajen daga ƙwari da kuma samun ingantaccen yanayi dan girman shuka. Shuka haɗin gwiwa yana taimakawa wajen rage buka tun amfani da magungunan kashe ƙwari na sinadarai wannan yanada muhimmanci ga lafiyar ƙasa da kuma muhalli wanda zai inganta amfanin gona na dogon lokaci. Ta hanyan amfani da tafarnuwa da maigod wajen shuka tareda doya manoma suna samun hanyoyin halittu na kare gonakin su daga ƙwari da kuma inganta lafiyar shukar su.

Man dalbejiya da sauran magungunan kashe kwari sunada tasiri sosai wajen hana yaɗuwar kwari a cikin shukar kamar su doya dakalli albasa da dai sauransu ba tareda cutarda muhalli ba man dalbejiya wanda ake samunshi daga bishiyan dalbejiya yana ɗaukeda sinadarai masu inganci wanda ke hana ƙwari ci da Kuma yaɗuwarsu wannan yana nufin cewa man dalbejiya yana daƙile yaɗuwar ƙwari kamar su worms da sauran ƙwari masu cutar da shuka yanasa shuka ta girma lafiya Lau batareda haddasa matsala ga muhalli ba magungunan kashe ƙwari na ɗabiʼa Sabon kofin ɓawon gwangwani da sabon daddawa na garlic suna taimakawa wajen hana yaɗuwar kwari a cikin shuka wadannan magungunan na ɗabiʼa suna aikine ta hanyar tsaida cigaban ƙwari ko Kuma kashesu kamun suyi illa ga shuka bugu da kari sunada tasiri kadan kan rayuwar dabbobi masu anfani da ruwa ko sauran halittu saboda haka sunada anfani da bazai cutar da muhalli ba Amma duk da haka anfani da waɗannan magunguna na dabiʼa yana bukatar kulawa Idan akayi anfani da su sosai koda baʼa lura dakyau ba? suna dauke sinadarai masu illa ga halittu ko tsirrai don haka Yanada kyau Ayi anfani dasu bisa kaʼida ko Kuma kulada yanda ake shafa ko anfani da su a taƙaice dai man dalbejiya da sauran magungunan kashe ƙwari na ɗabiʼa suna taimakawa wajen hana ƙwari da sauran abubuwan da suke cutar da shuka ba tare da tauye muhalli ba Idan akayi anfani dasu yanda yakamata.

Kasancewar wasu nau'ikan malan buɗe mana littafi na iya shafar lafiyar tsire-tsire ta hanyan tasirin su kan juriya ko rauni shigar cututtuka Malan buɗe mana littafi suna da matuƙar tasiri a cikin tsarin ɗabi'a kuma wasu daga cikin su, na iya taimakawa wajen karema tsire-tsire ƙarfin juriya ga wasu cututtuka. yayin da wasu kuma na iya kare haɗarin kamuwa da cututtuka. wasu nau'ikan malan buɗe mana littafi na taimakawa wajen fesa ƙunan daga shuka zuwa shuka wanda ke ƙara yawan amfanin gona da kuma lafiya. Lokacin da malan buɗe mana littafi ke ziyartar shuka dan neman abinci, suna taimakawa wajen haɓɓaka tsarin garkuwar tsire-sire wanda kesa su zama masu ƙarfi wajen jure cututtuka. A Wasu lokuta wannan zai iya ƙarawa shuka ƙarfin juriya ga wasu ƙananun cututtuka ko ƙwayoyi. Ko dayake, wasu malan buɗe mana littafi na taimakawa wajen fesa wasu nau'ikan malan buɗe mana littafi suna iya zama hanyan yaɗa cututtuka ko ƙwayoyin cuta. Misali wasu malan buɗe mana littafin na iya ɗaukan ƙwayoyin cuta ko ɗigon ƙwayoyin cuta daga shuka mai ɗauke da cuta zuwa wasu tsire-tsiren da na iya haifar da yaɗuwar cututtuka a cikin gonaki. wanda zai ƙara raunin shuka. wasu nau'ikan malan buɗe mana littafi suna shafar halayyan shuka ta hanyar kaiwa ganyayyaki ko jikin tsire-tsire hare-hare. wannan na iya wannan na iya sa tsire-tsiren su fahimci ƙarin matsaloli dake shafar ƙarfin su wajen jure cututtuka. A wasu lokuta wannan na iya rage ƙarfin shuka na garkuwa sannan na garkuwa wanda ke sanya su zama wasu rauni ga wasu cututtuka. Saboda haka kasancewar malan buɗe mana littafi a cikin gonaki na iya zama mai kyau ko kuma mai cutar wa ga tsire-tsire dangane da nau'ikan malan buɗe mana littafi dake akwai da yadda suke hulɗa da tsire-tsire dole ne manoma su kula da nau'ikan malan buɗe mana littafi dake gonakin su. dan tabbatar da cewa suna haifar da tasiri mai kyau wajen inganta lafiyar shuka da kuma rage yaɗuwar cututtuka.

maimaita wuraren zama na malan buɗe mana littafi na da matuƙar muhimmanci wajen inganta banbancin shuka da kuma ƙarfafa juriya na tsara muhalli malan buɗe mana littafi dai na da matuƙar tasiri wajen yin aikin pesa polin wanda ke taimakawa wajen haɓaka girman tsire tsire da kuma ƙara yawan ampanin gona? saboda haka yana da mahimmanci a ɗauki matakai don dawo da wuraren zama na malan buɗe mana littafi ɗaya daga cikin matakan ne shine dole ne a shuka shuke shuke da ke ɗauke da fure wanda malan buɗe mana littafi ke so misali kuwa shine shuka ganyayyaki da furanni kamar su ziniya, lavenda, da marigot suna jawo malan buɗe mana littafi wanda zai samar da abinci da wuri na zama ga malan buɗe mana littafi wanda zai taimaka wajen ƙara yawansu a cikin ƙasa shuka waɗannan shuke shuke a cikin gonaki da lambu zai taimaka wajen dawo da wuraren zama na malan buɗe mana littafi haka zalika kula da gandun daji da wuraren shuka masu ɗorewa na taimakawa wajen samar da tsire tsire da wuraren zama ga malan buɗe mana littafi ta hanyan kare gandun daji daga yawaitar sara sare itatuwa ko amfani da magungunan kashe ciyawa na sinadarai yana tabbatar da cewa malan buɗe mana littafi suna da damar samun gida a cikin yanayin halittu yin amfani da magungunan kashe ƙwari na na sinadarai yana rage yawan malan buɗe mana littafi da sauran tsirrai masu ampani ga muhalli amfani da hanyoyin halitta wajen magance ƙwari kamar shuka haɗin gwiwa ko amfani da sinadarai na ɗabi'a zai taimaka wajen kiyaye lafiyar malan buɗe mana littafi da inganta tasirin muhalli shuke shuke? da suka iya ta tacewa ruwan sama ko kuma samar da yanayi mai kyau a ƙasa zai taimaka wajen samar da ta ɗakin zama ga malan buɗe mana littafi yin anfani da tsarin noman ruwa mai kyau wanda ba zai haddasa gurɓatar ƙasa ko ambaliya ba zai inganta ƙarin shuka da malan buɗe mana littafi

manoman Najeriya na fuskantan ƙalubale masu yawa wajen kiyaye wuraren zama na malan buɗe mana littafi yayin da noma ke ƙaruwa a ƙasar ƙalubalen waɗannan manoma ya haɗa da abubuwa da dama da suka shafi tsarin noma da kuma sauye sauyen muhalli a cikin ƙasa manoma suna yawan sare itatuwa da kuma ƙarƙashin gandun daji domin samar da ƙarin filayen noma wannan yana rage wuraren zama na malan buɗe mana littafi da sauran dabbobin cikin ƙasa sare itatuwa da lalata gandun daji yana kawo matsala wajen samar da shuke shuke da furanni da malan buɗe mana littafi ke buƙata don zama da kuma samun abinci yin amfani da magungunan kashe ƙwari da sinadarai a gonaki yana zama babban ƙalubale waɗannan magunguna suna iya lalata guraren zama a na malan buɗe mana littafi da sauran dabbobi cikin ƙasa wasu lokuta sinadaran na iya kashe ƙwayoyin halittan dake taimakawa wajen ɗaukan polin daga shiga shuka zuwa shuka wanda ke rage yawan farfaɗiya cikin gonaki wasu manoma basu da cikakken ilimi game da muhimmancin malan buɗe mana littafi a cikin tsarin muhalli malan buɗe mana littafi na da mahimmanci wajen pesa polin wanda ke taiamakawa wajen inganta girma tsire tsire da anfanin gona rashin sanin wannan yana sa wasu manoma su ɗora mahimmanci kawai kan ƙaruwan anpanin gona kuma suna lalata wuraren zama na malan buɗe mana littafi tare da la'akari da tasirin hakan ba canje canjen yanayin da tasiri mai yawa kan noman gona da kuma wuraren zama na malan buɗe mana littafi yawan ruwan sama ko zafi mai tsanani yana iya shafar ƙasa da yanayi a wuraren zama na farfaɗiya wannan na haifar da matsi ga tsire tsire da farfaɗai wanda ke kawo wahala wajen kiyaye waɗannan saboda haka manoman Najeriya na puskantan ƙalubale masu yawa wajen kiyaye wuraren zama na malan buɗe mana littafi

? hijiran malan buɗe mana liffati na da matuƙar tasiri ga rayuwan tsire tsire saboda malan buɗe mana littafi suna da muhimmanci wajen pesa polin wanda ke taimakawa wajen yaɗuwar wasu shuke shuke da haɓaka ampanin gona duk da haka hijiran malan buɗe mana littafi na iya kawo tasiri mai kyau ko kuma mara kyau ga tsire tsire wasu daga cikin sakamakon hijiran malan buɗe mana littafi ga rayuwan tsire tsire shine a lokacin hijirarsu malan buɗe mana littafi suna sauya wurare inda suke samun abinci daga furanni da suke pesa polin wannan yana taimakawa wajen pesa polin daga shuka zuwa shuka wanda yake ƙara yawan tsire tsire da yaɗuwarsu hakan yana taimakawa wajen haɓaka banbancin shuka a wurare daban daban misali malan buɗe mana littafi suna taimakawa wajen samar da abinci da kuma shuka ƙarin furanni a lokacin da suke tashi daga wuri ɗaya zuwa wani hijiran malan buɗe mana littafi na taimakawa wajen yaɗuwar wasu nau'ukan tsire tsire musamman ma waɗanda basu da shuka sosai a wuraren da malan buɗe mana littafi ke tashi lokacin da malan buɗe mana littafi ke kai wani wuri suna pesa polin daga shuka mai ƙarpi wanda hakan na haipar da yaɗuwarsu wannan yana taimakawa sosai wajen ƙara girman wasu nau'ikan tsire tsire da kuma ƙara banbancin shuka a cikin yanayi da ba'a saba dasu ba chanje chanjen yanayi ko sauyin yanayi na iya kawo matsala ga hijiran malan buɗe mana littafi da kuma tasirinsu ga shuka idan malan buɗe mana littafi basu samu abubuwan da suke buƙata a sabbin wuraren da suka tashi ba hakan na iya shapar pesa polin da kuma yaɗuwar shuka hakanan na iya haifar da rashin ci ko raguwar wasu nau'ukan tsire tsire a wasu wurare a wasu lokuta hijirar malan buɗe mana littafi na iya ɗaukar ƙwayoyin cuta ko ƙwayoyin cuta daga wuri zuwa wuri wannan na iya sa wasu tsirrai su kamu da cututtuka ko ƙwayoyi da basu saba dasu ba wannan yana haifar da matsaloli ga lafiyar tsirrai da kuma rage yawan amfanin gona a ƙarshe de hijirar parpadiya na da tasiri mai mahimmanci ga rayuwar tsire tsire duka ta hanyar taimakawa wajen yaɗuwar shuke shuke da kuma sauyin yanayi da ke shafar wuri da muhalli

A Nigeriya musamman a yankunan karkara yanada muhimmanci a ilimantar da manoma game da rawar da malam buɗa mana littafi ke takawa a gona da jurewa canje canjen yanayi ga wa daga cikin shirye shiryen ilimin da zaʼa iya aiwatarwa a shirya taruka kauye ko ƙaramar hukuma inda masana kimiyya halittu malam buɗe mana littafi wajen jawo ƙananun ƙwari masu taimakawa wajen furewa mu ƙirƙiri shirye shirye nishaɗi kamar fina finai ko wasannin kwaikwayo yanda malam buɗe mana littafi ke taimakawawajen janyo ƙananun ƙwari samar da shirye shiryen radio da talabijin da zasu fitar da manoma game da mukimmancin wannan littafin tare da nuna yadda zaʼa shuka su da kuma kula dasu a haɗa wannan batu cikin darusan kimiya a makaranta inda ɗalibai zasu koyi yanda malam buɗe mana littafi ke wajen inganta lafiyar da kuma muhimmancin sa a gudanar da gudanaswa kan yanda zasu shuka Fure ke jawo ƙananan ƙwari masu amfani da kuma yadda zasu kula da samun amfanin gona me yawa ta hanyar aiwatar da waƴannan shirye shiryen ilimin zaʼa taimakawa manoma su fahimci muhimmancin fure wajen inganta lafiyar gonaki da kuma jurewa canjin yanayi saboda ta waƴannan hanyoyi ne kawai zasu iya janyo waƴannan malam buɗe mana littafi da wasu ƙananun ƙwari da basu da cutarwa izuwa gonar su suna da matuƙar amfani a cikin gonaki da abun da aka shuka muhimmancin su ba ƙarami bane a wannan zamani da muke ciki da fatan an gane

a Nigeria musamman a yankunan karkara manoma na iya hada kiyaye fire cikin aiyuka na gona ta yanyoyi masu sauki da tasiri ga wasu daga cikin shawarwarin da ya kamata abi manoma zasu iya shuka fire masu jan hankalin kananun kwari masu taimakawa wajen furewa da kuma hana kwari masu tsutarwa wan nan zai taimaka wajen habaka yawan anfanin gona da kuma rage bukatan anfani da magungunan kashe kwari ta hanyan shuka fure manoma zasu taimaka wajen kare muhalli rage gurbacewan iska da kuma habaka dimbin halittu a gonakin su wan nan zai inganta lafian kasa da kuma samar da yanayi mai kyau ga dabbbobi da tsirrai wa su fure suna iya zama abinci, mai gina jiki ga dabbobi manoma zasu iya shukasu ramo ba da abinci kayar dabbobi musamman a lokacin ciyayi ke karanci an gudarar da shirye shiryen ilimantarwa ga manoma kan yadda zasu shuka fure da kuma muhimmancin su a gona wan nan zai taimaka wajen habbaka fahimtar manoma ga me da anfanin fure manoma za su iya hada kai da kungiyoyin muhallli da na noma dan samun da na noma, dan samun aikin ilimi da kuma tallafi wajen shuka fure da kuma kula da su ta hanyan aiwatar da wayannan hanyoyi da aka lissafa ma noma za su iya hada kiyaye fire cikin aiyukansu na gona wanda zai habaka lafiyan gonakin su da kuma samar da gona mai yawa a ciki in manoma sun sun suna iya shuka wan nan fure wato zasu ga anfanin shi matuka sosai dan ko ba komai zai iya janyomusu kwari wanda ba su da chutarwa wanda wan nan zai iya sawa ba lailai sai sunyi da maganin shefin kwarin sunyi abu, sun yi wa gonan su feshi ba

Malam bude mana litafi suna taka muhimmiyar rawa wajen lura da chanje chanje yanayi a Nigeria suna da saurin amsa ga sauye sauye mahanni wanda ke sa zu zama masu nuna chanje chanjen yanayi ga yada malam bude mana litafi ke zama masu nuna chanje chanje yanayi a Nigeria malam bude mana litafi suna da saurin amsa ga sauyen sauyen yanayi kamar chanje chanjen zafi ruwan sama da kuma yanayin chiyayi wanan sauran amsa yana bada daman lura da tasirin chanje chanjen yanayi a cikin lokaci mai gajeren lokaci malam bude mana litafi suna dai daituwa da yanayin muhami kuma suna nuna chanje chanjen yanayi ta hanyar sauye sauye yawansu da kuma da ke wanzuwa misali misali a yakin kulu masu masu kulu, na Nigeria na lura cewa yawan malam bude mana litafi ya fi yawa a wurare da ake da aka kiyaye fiya da wurare da ba'a kiyaye ba wanda ke nuna ayuka dan adam kan al'umar malam bude mana litafi har ila yau malam bude mana litafi suna nuna tasirin chanje chanjen yanayi ta hanyar sauye sauyen yawan su da kuma nau ikan da ke wanzuwa misali a lokacin damina inda chiyayi ke yawan girma malam bude mana litafi suna da yawa ama a lokacin rani wanda chiyayi ke ke da yawa inda chiyayi ke kulmushewa yawan malam bude mana litafi na raguwa ta hanyar lura da wadan nan malam bude mana litafin za a iya fahimtar yada chanje chanjen yanayi suke shafar maha'li da kuma lafiyar al'uma a Nigeria sabida wanan bayanai da aka yi sun nuna cewa ga yada ake samun su a lokacin zafi da kuma lokacin rana wato lokacin rani kenan lokacin da babu isa'shen ruwa ma'a sala

Lafiyar malam-buɗe-ma-na littafi na iya shafar samar da amfanin gona da yadda cututtuka ke yaɗuwa a cikin gona. Malam-buɗe-ma-na- littafi su na taka muhimmiyar rawa a tsarin halittu na gona, musamman wajen jigilar coline daga itatuwa da sauran shuke-shuke, wannan ya na taimakawa wajen inganta zuri'ar shuke-shuke da samun kyawawan amfanin gona. Idan lafiyar malam- buɗe-ma-na-littafi ta lalace hakan na iya rage adadin shahararrun malam-buɗe-ma-na-littafi, wanda zai shafi aikin poving da samar da ɗanyen amfanin gona misali: A cikin gonakin ma su noman 'ya'yan itatuwa, ko shuke-shuke da ke buƙatar poding daga malam-buɗe-ma-na-littafi, rashin malam-buɗe-ma-na-littafi na iya haifar da ƙarancin amfanin gona, haka kuma lafiyar malam-buɗe-ma-na-littafi na iya tasiri na iya tasiri a cikin yanayin yaɗuwar cututtuka da ƙwari a cikin gonaki, malam-buɗe-ma-na-littafi na taimakawa wajen sanya daidaiton yanayin ƙwari da tsutsotsi. Idan lafiyar malam-buɗe-ma-na-littafi ta lalace wannan na iya haifar da ƙarancin dabbobin da su ke kawo rashin daidaito wajen yaɗuwar ƙwari ma su cutarwa, a sakamakon haka wa su ƙwari ko kuma cututtuka na iya yaɗuwa a cikin gonaki, wanda hakan na haifar da matsala ga noman gona. A taƙaice dai lafiyar malam-buɗe-ma-na-littafi ta na da muhimm ta na da mahimmanci wajen inganta samar da abinci da kuma daidaita yanayin yaɗuwar ƙwari da kuma cututtuka, don haka kariya ga lafiyar malam-buɗe-ma-na-littafi na da matuƙar mahimmanci domin tabbatar da cigaban noma, domin tabbatar da cigaban noman noman gona, da rage yaɗuwar wasu cututtuka da kuma ƙwari ma su kawo cikas da amfanin gona da dai sauransu. waɗannan sune bayanan da su ka dace.

Ƙarfafa yawan malam- buɗe- ma- na -littafi a cikin gonaki na iya taimakawa wajen bunƙasa noma mai ɗorewa a Nigeria, ta hanyar samar da daidaiton tsarin halittu. Malam- buɗe - ma-na -littafi su na ta ka muhimmiyar rawa wajen taimakawa wajen yaɗuwar colin daga itatuwa zuwa sauran shuke-shuke, wanda ke ƙara yawan amfanin gona, idan aka ingata rayuwar malam-buɗe-ma-na-littafi a gonaki, wannan ya na tabbatar da ce wa shuke-shuke su na samun ingantaccen cuɗanyan jini, wanda ke ƙara yawan samun 'ya'yan itatuwa da sauran amfanin gona. Wannan na taimakawa wajen rage buƙatar amfani da sinadarai, ko magungunan kashe ƙwari da ke shafar muhalli, Malam-buɗe-ma-na-littafi su na taimakawa wajen kiyaye daidaiton yanayin ƙwari, da tsutsotsi a cikin gonaki, su na jin wasu daga cikin ƙwari da ke haifar da cututtuka ko damuwa ga amfanin gona, wanda hakan ke rage yawan magungunan kashe ƙwari da ake amfani da su. Wannan ya na taimakawa wajen rage gurɓata muhalli da kuma kare lafiyar gona. Ƙarfafa yawan malam-buɗe-ma-na-littafi a gona na kuma taimakawa wajen haɓaka yawan namun-daji da sauran dabbobi, wanda ke inganta daidaiton tsarin halittu, wannan ya na ƙarawa gonaki kuzari, ya na kuma taimakawa wajen rage ƙwayoyin cuta da kuma inganta lafiyar ƙasa, wanda ke da matuƙar muhimmanci ga noma mai ɗorewa. A taƙaice dai ƙarfafa malam-buɗe-ma-na-littafi a gonaki na taimakawa wajen inganta yanayin muhalli, sannan kuma ya na rage amfani da sinadarai, da kuma bunƙasa noma mai ɗorewa, wannan ya na da matuƙar mahimmanci wajen inganta samar abinci a Nigeria, tare da kuma kiyaye albarkatun ƙasa, wannan shine taƙaitaccen bayanin yanda malam-buɗe-ma-na-littafi ya ke yi a gona.

Malam-buɗe-ma-na-littafi wato su na da mahimmanci sosai, al'adun ƙauyuka na Nigeria. A cikin al'adu da ɗabi'un gargajiya malam-buɗe-ma-na-littafi na ɗaukar su a matsayin alamar kyau da jin daɗi, wasu alamomi su na kallon malam-buɗe-ma-na-littafi a matsayin alamar alheri, sabuwar hanya ko kuma canji mai kyau. A wasu lokuta kuma ana ganini malam-buɗe-ma-na-littati a matsayin wani abu mai tsarki ko wani abun yabo na halitta, wannan ya na nuna mahimmancin malam-buɗe-ma-na-littafi wajen wajen ƙirƙirar dangantaka mai kyau tsakanin al'umma da kuma yanayi, a wannan yanayin al'adu na iya tasiri wajen inganta hanyoyin noma da kuma tabbatar da kare lafiyar muhalli, a ƙauyuka da dama yana yiwuwa al'umma su yi koyi da ɗabi'un gargajiya don inganta noma ta hanyoyi da su ka dace da yanayi misali Sh ine: wasu alamomi su na ganin ce wa kiyaye malam-buɗe-ma-na-littafi na taimakawa wajen kiyayen daidaiton tsarin halittu, wanda zai inganta samar da amfanin gona, wannan fahimtar na iya sa mutane su guji amfani da sinadarai ma su guba ko magungunan kashe ƙwari da zai iya cutar da malam-buɗe-ma-na-littafi. Al'adu na iya haifar da matakan kariya ga malam-buɗe-ma-na-littafi, wanda zai inganta ayyukan kiyaye muhalli, idan al'ummomi su na ganin malam-buɗe-ma-na-littafi a matsayin wani abu mai daraja, za su yanke shawara don rage gurɓatar muhalli, da kuma rage yawan ayyukan da za su iya kawo cikas ga lafiyar malam-buɗe-ma-na-littafi, kamar yanke itatuwa ko amfani da magungunan kashe ƙwari, wannan zai taimaka wajen haɓaka komai mai ɗorewa da kuma tabbatar da cigaban al'umma cikin yanayi mai kyau, a ƙarshe dai dangantakar al'adu da malam-buɗe-ma-na-littafi na iya samar da wata hanya, haɗin kai tsakanin al'umma, noma, da kuma kiyaye muhalli, hakan zai taimaka wajen samar da cigaba mai ɗorewa a cikin ƙauyukan Nigeria.

To fa! Ga waɗansu nau'ikan malam-buɗe-ma-na-liattafi su na damatuƙar mahimmanci wajen yaƙi da ƙwari ma su cutarwa a cikin gonaki, wanda hakan na rage buƙatar amfani da magungunan kashe ƙwari na sinadarai a noma a Nigeria, dolperners na wasu malam-buɗe-ma-na-littafi su na cin wasu daga cikin ƙwari ma su cutarwa ko tsutsotsi da ke lalata amfanin gona, wanda hakan ke taimakawa wajen rage yawan ƙwari da ke haifar da asarar amfanin gona. misali shine: larfar wasu malam-buɗe-ma-na-littafi su na cin dabbobi kamar tsutsotsin da ke cutarwa ga shuke-shuke, irinsu tsotsotsin da ke haifar da raunin shuka ta hanyar cin waɗannan ƙwari wasu ma su cutarwa, darfa na taimakawa wajen rage yaɗuwarsu da kuma hana su lalata gonaki, wannan ya na sa noma ya zama mai kyau, kuma ya na rage buƙatar magungunan kashe ƙwari na sinadarai da ake amfani da su don yaƙi da ƙwari masu cutarwa. wannan yanayi na taimakawa wajen inganta yanayin muhalli a gona, iadan an yawaita amfani da ƙwararriyar malam-buɗ-ma-na-littafi don yaƙi da ƙwari ma su cutarwa, hakan na rage gubɓatar muhalli da kuma kare lafiyar ƙasa da ruwa wanda ke da muhimmanci ga cigaban noma mai ɗorewa. A ƙarshe dai wannan laffa na malam-buɗe-ma-na-littafi na iya taimakawa wajen inganta tsarin halittu a gonaki, da kuma rage yawan amfani da sinadarai ma su guba wajen kashe ƙwari masu cutarwa, wannan ya na kawo cigaba mai ɗorewa wajen noman amfanin gona, wanda zai iya inganta samar da abinci sosai a Nigeria, cikin hanyar da ta dace da kuma yanayi mai kyau.

A cikin al'adun Nigeria musamman ma a yankunan karkara, akwai wasu al'adu da ɗabi'u na musamman da ake bi waje raba amfanin gona na farko, wannan ya na daga cikin al'adu na godiya da kuma tabbatar da cigaban al'umma. Al'adar raba amfanin gona na farko ya na nuni ga godiya ga Allah ubangiji don alheri da ya kawo, da kuma tabbatar da cewa ba wai amfanin gona kawai aka samu ba harma da zaman lafiya, da haɗin kai tsakanin al'umma, a wasu al'umomi lokacin da aka samu amfanin gona na farko sai ayi buku-kuna na musamman, ana shirya taron al'ada inda dukkan al'umma ke taruwa don cin amfanin gona na farko, ta re da dangi da kuma abokai, hakanan kuma ana raba wannan amfanin gona ga mabuƙata da kuma sauran jama'a, wanda hakan ya na ƙarfafa alaƙa tsakanin kowane ɗan ƙauye, a wasu lokutan kuma wani nau'in al'ada da aka bi shine sadaukar da wani kaso na amfanin gona na farko ga manya, ga manyan mutane, ko kuma shuwagabanni a cikin al'umma, wanda hakan ya na nuni da yabo da kuma girmamawa ga waɗanda su ke jagorancin al'umma, wannan ya na kuma tabbatar da ce wa amfanin gona ya na da alaƙa da cigaban al'umma baki ɗaya, abinda yafi ban sha'awa a cikin wannan al'ada shine yadda ake raba amfanin gona tsakanin kowa da kowa, koda kuwa ƙaramin noma ne ko babban noma, wannan al'ada ta nuna yadda al'umma ke da haɗin kai da juna don cimma nasara, wani abun da zai iya bada mamaki shine yadda wannan al'ada ke tsayawa cikin tsari mai kyau, yanda kowane mutu ya ke samun abinda zai inganta rayuwarsa, daga amfanin gona na wani daga amfanin gona na farko.

Noma, na iya zama wata hanya mai kyau ta samun kuɗaɗen shiga ga manoma a Najeriya. Wannn sabon fannin na noma na taimakawa wajen samar da kayayyaki, da za'a iya sayarwa musamman idan aka kula da malam buɗe man littafi na musamman da ake amfani da su wajen nomansu. Akwai wasu nau'ikan malam buɗe mana littafi da ake nomansu musamman don samar da amfani, ko madara ta malam buɗe mana littafi wanda ke haifar da kayayyaki kamar audiga, wanda ake sayarwa a kasuwanni na cikin gida da duniya. Manoma za su iya yin amfani da wannan dama wajen noma malam buɗe mana littafi don samun kuɗaɗen shiga ƙwararriya. Malam buƙe mana littafi suna buƙatar wurare masu kyau, don rayuwa da girma. Kuma wannan na iya haifar da ƙyawawan tsarin noma, da zai taimaka wajen ƙaruwar samun amfanin gona a cikin gonakinsu. Haka kuma, noman malam buɗe mana littafi yana da tasiri wajen ƙirƙirar ayukan yi ga matasa da sauran manoma, wato al'umma wanda zai iya rage talauci, da kuma bunƙasa tattalin arziƙi a cikin ƙauyaku. Noman Malam buɗe mana littafi na iya taimakawa samar da kayan aikin noma. Kamar magungunan kashe ƙwari na halitta da da sauran kayayyaki na muhalli, Idan manoma sun fara koyan yadda ake noman malam buɗe mana littafi yadda ya kamata zai rage dogaro ga sinadarai masu cutarwa, da kuma inganta lafiyar ƙasa da muhalli. A ƙarshe dai noman mlam buɗe mana littafi yana da yiwuwar zama wata hanya mai amfani wajen samar da kuɗaɗen shiga, ga manoma a Najeriya. Wannan yana taimakawa sosai wajen inganta rayuwar manoma, da kuma bunƙasa tattalin arziƙi, a yankuna karkara.

A wasu lokuta a baya musamman a yankunan karkara ko kuma ƙauyuka samuwar abinci yana dogara ne da noma da kiwo na gargajiya yawancin mutane suna samun abinci ne daga gonakinsu ko daga kiwon da sukeyi inda suke noma shuka kamar hatsi, kayan lambu da itatuwa ko Kuma suna kiwon dabbobi kamar su shanu awaki kaji da dai sauransu a wannan zamani mutane kan kula da abincinsu cikin gida suna raba kayayyakinda suka samar tsakanin iyali ko maƙwabta yawancin lokaci baʼa cika samun matsalan rashin abinci ba ba saidai in akwai yanayi mara kyau kamar fa ri ko Kuma yaɗuwar cututtuka dake shafar shuka ko dabbobi Amma a zamanin yau samuwar abinci ya canza saboda cigaban fasaha da Kuma hanyoyin noma na zamani sun taimaka wajen samarda karin kayayyakin abinci a cikin mayan birane kasuwanni da shaguna sun zama wuraren samun abinci cikin sauki inda ake samun kayan abinci daga sassa daban daban na duniya haka zalika cigaban masanaʼantu ya bada damar kera abinci na zamani wanda ke taimakawa wajen samar da abinci mai sauƙi mai saurin cin gajiyar zamani da Kuma farashin da ya dace saidai wannan canjin ya zo da kalubale a wasu yankuna canjin yanayi ya kawo matsaloli inda kwari ko yawan ruwa ke shafar anfanin gona wanda ke jawo ƙarancin abinci hakanan hauhawan farashin kayan abinci a wasu lokutan yana janyo wahalar samun isasshen abinci ga alʼumma musamman ga talakawa a taƙaice dai samun abinci ya canza sosai daga zamaninda akafi dogaro da noma da kiwo na gargajiya zuwa zamaninda fasaha da kasuwanni na zamani suka shafi yadda ake samar da abinci duk da haka haryanzu akwai ƙalubale na yanayin tattalin arziki ke shafar samuwan abincin wasu yankuna.

A Cikin alʼummomi da dama akwai wasu abinci na gargajiya dake ƙara zama da wuya a samu wannan na faruwane sakamakon sauye sauyen zamani canje canjen yanayi da Kuma tasirin kasuwanci da masanaʼantu wasu daga cikin abincin gargajiya da aka saba samu a yankunan karkara yanzu suna raguwa ko Kuma suna zama masu wahalar samu misali a yankunan nijeria abinci kamar tuwo da miyar Kuka ko miyar egusi na ɗaya daga cikin abincin gargajiya da aka saba ci saidai a wasu lokuta kayan halinda ake anfani dasu wajen yin amfanin wannan abinci suna ƙara zama masu wahalar samu ko Kuma suna ƙaruwa farashinsu hakanan Wasu kayan lambu na gargajiya na kamarsu zogale da dai sauransu suna raguwa a wasu yankunan saboda canje canjen yanayi ko Kuma rashin kula da anfanin gona na gargajiya bugu da kari a wasu wurare maganar ganye da sauran abinci na gida suna shan wahala wajen kasancewa cikin kasuwanci, kasuwanni na yau da kullum saboda yawan shigo da abinci daga ƙasashen waje ko kuma yin anfani da sabbin kayan masarufi kayan gargajiya na Gida suna shan wahala wajen shiga kasuwa ko Kuma suna samun abokan ciniki wasu mutane na jin cewa abincin gargajiya baya dace da zamani ko Kuma baʼa samunshi cikin sauƙi wanda hakan yana janyo yawan anfani da abinci na zamani ko abincin da akayi cikin masanaʼantu wannan Kuma yanada tasiri wajen rasa wasu ingatattun abinci na gargajiya da suka kasance sunada anfani wajen kulada lafiya wasu daga cikin abinci na gargajiya suna ɗauke da sinadari masu gina jiki da kuma magungunan gargajiya da suka taimaka wajen lafiya Amma saboda ƙarancinsu alʼumma na rasa waɗannan fa'idoji a taƙaice dai abincin gargajiya yana samun wahala wajen samuwa a wasu wurare saboda canje canjen yanayi sauye sauyen alʼadu da kuma yawan anfani da kayan abinci na zamani saboda haka yanada muhimmanci wajen kula da kayan anfanin gona na gargajiya da Kuma tabbatar da cewa suna samun inganci da kariya daga zamani

A cikin kauyuka ko yankunan karkara lokacin da akwai karancin abinci hakan na iya haifar da mummunan rikici da yunwa misali shi ne a lokacin da aka sami yaduwar cututtuka, kokwarai dake cin amfanin gona al'umma na iya fuskantar matsalolin rashin abinci, idan wannan ya faru zama dole ga iyalai da al'umma su nemi mafita ta hanyar rabon abinci amma idan babu isasshen abinci ko kayan more rayuwa hakan na iya jawo rashin fahimta da rikici a tsakanin makwabta ko kuma tsananin ko kuma tsakanin al'umma da shuwagabannin kauye Wannan ya faru a wasu lokutan inda al'ummakanfara jayyayya kan yadda za'a raba abinci Ko yadda za'ay adalci wajen rabon kayan abinci Tsakanin kowa da kowa. Idan akasamu rashin tabbas ko rashin gaskiya a cikin raba abinci, Hakan na iya haifar da fada ko rashin jituwa tsakanin mutane <coughs> Musamman wasu suna jin cewa an ware su Ko an basu kananan kashi na kayan abinci A wasu lokutan alumma na daukan matakan gaggawa don samin abinci ta hanyar neman taimako daga hukumomi ko kungiyoyi masu zaman kansu amma idan wannan taimako ya tsaya ko kuma ba'a samu ba'a samu ba, mutane na ita fara neman hanya da zasu bi don samin abinci, wanda hakan kan jawo rikici ko tashe-tashen hankali. Wannan yana nuna yadda karancin abinci zai iya jawo wahala da rikici a cikin al'umma musamman a lokacin da ake fama da matsalar yanayi ko tattalin arziki Saboda haka yana da muhimmanci a samar da tsare-tsaren a tabbatar da isasshen abinci ga kowa da kowa Da kuma yadda za'a raba abinci cikin adalci a lokutan wahala ba tare da wani ya cuci wani ba ko kuma wani kashin ya fi na wani.\

Karuwar yawan jama'a yana tasiri mai girma a harkokin noma da kuma kiwo, kuma wannan yana haifar da wasu canje-canje da ba'a zata ba a cikin al'umma, a wasu lokutan yawan jama'a na kara kawo matsaloli dake shafar hanyoyin noma da kuma aikin kifin, wanda zai iya kawo wahala ga manoma da masu aikin kiwo, na farko farko karuwar yawan jama'a na nufin karin bukatar abinci a cikin kauyuka ko yankunan da ake noma, wannan yana nufin cewa akwai karin bukatar kasar noma amma acikin wasu wurare kasar tana rabuwa saboda yanayin-saboda yawan ginin gidaje, da gudanar da ayyukan masana'antu, wannan yana jawo cewa manoma suna samun kasa kadan ko kuma suna fuskantar kalubale wajen filayen noma. Bugu da kari samar da karin abinci don biyan bukatar al'umma mai yawa na iya sa manoma su yi amfani da hanyoyin noma na zamani, ko kuma suyi amfani da kayan lambu da sinadarai masu karfi wanda zai iya gurbatar kasa da kuma lafiyar muhalli, a gefe guda karuwar yawan jama'a na haifar da cunkoso a cikin manyan birane da kuma gudunmawoyi wanda yana shafar tsarin kiwo da noman ruwa saboda haka ruwa na zama abu mai wuya a samu musamman a yankunan da ake amfani da ruwan kasa kasa ko kuma ruwan sama wajen aikin noma a cikin harkokin kiwo yana yawan jama'a yana haifar da yawan bukatun ainci ga dabbobi wanda hakan yana iya haifar da yawan amfani da abinci mai tsada da kuma karancin kayan kiwo mai kyau. A cikin harkokin kifi, karuwar yawan jama'a na kara haifar da matsi ga gonuka ko ruwan tekuna, a wasu yankuna yawan jama'a yana haifar da bacin ruwan koguna da yin amfani da ruwan tafkin da kuma tsirrai na cikin ruwa a matsayin hanyoyon samar da ruwan sha ko noman kayan abinci, wannan yana shafar kayan kifi dake cikin ruwa wanda ke rage yawan kifin da ake samu har ila yau aikin kifi yana fuskantar matsala daga yawan gurbatar muhalli da kuma rashin gudanar da

Akwai wasu dalilai da zasu iya sawa a sami isasshen abinci anan gaba, al'ummomi da dama suna cigaba da amfani da fasahohin zamani wajen noma da kiwo, wanda zai iya inganta da yadda ake samar da abinci, misali kuwa shine amfani da kayan aikin zamani, fasahar noma da kuma kayan aikin zamani na zamani na iya taimakawa wajen samar da abinci cikin sauki da kuma rage asarar ruwa bugu da kari akwai yawan bincike da aka gudanar akan inganta irin shukar da ake nomawa domin samar da abinci mai gina jiki da kuma jurewa yanayi mai tsanani sai dai akwai wasu matsaloli da zasu iya cikas wajen samar da isasshen abinci ga kananan yara, da kuma kananan haraji Canje-canjen yanayi na kara zama babbar barazana ga samar da abinci ruwan sama mai yawa ko kuma iska mai karfi suna shafar gonaki da amfanin gona, hakanan gurbatar kasa raguwar albarkacin ruwa da kuma yawan amfani da sinadari-sinadarai a cikin noman zamani zamani na iya rage ingancin kasa da kuma haifar da matsaloli wajen samar da abinci mai kyau. saboda haka idan wadannan matsaloli basu magance ba zai iya yiwuwa a sami isasshen abinci ga kananun yara ko kuma iyalai anan gaba. Har ila yau yawan karuwar jama'a yana kara matsalolin samar da abinci a yayin da yawan jama'a ke karuwa akwai karuwar bukatar albarkatun kasa da kuma ruwa wanda zai sa kasar noma ta ragu, wannan na iya jawo hauhawar farashin abinci da kuma wahalar samun isasshen abinci mai kyau. a takaice dai duk da cewa akwai cigaba a cikin fasahar noma, amma idan ba'a magance matsalolin canje-canjen yanayi da gurbatar muhalli da kuma ƙaruwar yawan jama'a ba yana iya yana iya yiwuwa a sami matsaloli wajen samar da isasshen abinci ana gaba, saboda haka yana da muhimmanci ayi aiki tare da inganta hanyoyin noma da kiwo da kuma kula da muhalli domin tabbatar da cewa za'a samu abinci mai kyau anan gaba.

? eh ƙwarai kuwa cikin al'ummomi da dama muatne suna canza yanda suke cin abinci saboda hauhawan farashi abinci ko kuma ƙarancin samuwar abinci a cikin ƙasar da dama hauhawar farashin abinci ya haifar da wahalar isasshen abinci ga mutane da dama musamman ma talakawa da iyalai masu ƙaramin ƙarfi wannan yana sanya mutane su duba sabbin hanyoyi dan rage kashe kuɗi ko kuma canza yadda suke cin abinci misali a lokacin da farashin kayan abinci kamar hatsi man girki da nama suka tashi mutane na fara rage yawan abinci da su ke ci ko kuma canza irin abincin da suke ci wasu iyalai sun fara amfani da kayan abinci masu arha kamar kayan lambu ko abinci mai sauƙin samu wanda ba sa buƙatar kuɗi mai yawa ko kuma lokaci mai tsawo wajen shirya su sannan wasu mutane suna rage yawan cin nama ko kayan abinci masu tsada suna maye gurbin su da abinci kamar wake shinkafa ko masara waɗanda suka fi arha a wasu lokutan al'umma na ɗaukar matakai na gaggawa wajen ciyar da iyalan su inda suka koma noma noman kayan abinci a gida ko kuma shuka a cikin lambu wannan na basu damar samun kayan abinci da suka fi arha da inganci fiye da waɗanda suka saya daga kasuwa hakanan wasu daga cikinsu suna sayen kayan abinci cikin kasuwanni na gargajiya ko kuma suna yin haɗin gwiwa da wasu domin raba abinci cikin adalci ta yadda kowanne zai iya samun abinci ba tare da kashe kuɗi mai yawa ba a gefe guda kuma wasu iyalai suna amfani da sabbin dabaru na girki don samun abinci kamar yin amfani da kayayyakin girke girke da za su iya adanawa na tsawon lokaci ko kuma sayen abinci dayawa a lokacin da ake samun rangwame ko kasuwa mai arha hakanan yawan sayen abinci na dindindin ko na shirye shirye yana zama wata hanya da wasu ke bi don adana kuɗi da kuma samun abinci cikin sauƙi a taƙaice dai hauhawan farashin abinci ko ƙarancin samun abinci yana haifar da yadda mutane ke cin abinci inda wasu ke canza hanyoyi da suke amfani dasu wajen samun abinci wasu? kaucewa yawan cin kayan abinci masu tsada kuma suna amfani da hanyoyi da za su taimaka musu wajen rage kashe kuɗi

a cikin al'umomi da dama akwai hanyoyi na gargajiyar da ake amfani da su wajen noman abinci da kuma adana kayan abinci wanda suke ɗauke da muhimmanci wajen samar da abinci mai inganci da kuma kulawa da muhalli sth sai dai saboda matsalolin ƙaruwar yawan jama'a canje canjen yanayi da kuma ci gaban yanayisaboda masana'antu wasu daga cikin waɗannan hanyoyi suna fuskantar barazana kuma suna iya ɓacewa ko zama kamar abu na tarihi ɗaya daga cikin hanyoyin noma na gargajiya dake fuskantar barazana itace noman rotash ko kuma noma cikin zobe annan na nufin noma a cikin wani tsarin da aka saba wanda ke bada dama ga gonaki su canza lokaci wanda hakan na taimakawa wajen tabbatar da ingancin ƙasa da kuma kiyaye albarkatun ruwa amma saboda rrayuwar yawan jama'a da kuma buƙatar ƙarin ƙasa dan gina gidaje ko kuma samar da kayayyakin kasuwanci ƙasar da ake amfani da ita wajen tsarin ta ragu haka nan mutane dayawa na canzawa zuwa noman zamani na amfani da kayan aikin zamani dake amfani da sinadarai wanda zai iya lalata muhalli da ƙasa haka nan a da adana abinci ta hanyar bushewa ko hawa hawan rana wani tsawon tsohon hanya ce da ake amfani da ita wajen adana kayan abinci kamar kayan lambu kifi da nama hmm wannan na taimakawa wajen tsaiwata rayuwan kayan abinci da rage asararsu amma dayawa daga cikin al'uma suna sauya zuwa sababbin hanyoyin adana abinci kamar a cikin frij ko kuma amfani da sindarai na musamman wanda ke haifar da ƙarancin amfani da hanyoyin gargajiya huh noman kayan lambu na dabbobi ko kuma kiwo na gargajiya yana cikin hanyoyi da ake amfani dasu dan samar da abinci da magunguna a cikin al'umomi huh wannan yana bada damar amfani a ƙasa da ƙasa mai kyau tare da kula da muhalli amma yawan buƙatar ƙasa noma da gini na zamani yana shafar wannan ta tat tsarin

idan zan iya aika saƙo ga shuwagabannin gwamnati game da buƙatar samar da abinci da yawan jama'a na farko zanyi gargadi game ga yadda rayuwar yawan jama'a zai iya haifar da matsaloli masu tsanani idan ba'a ɗau mataki na gaggawa ba akwai buƙatar gwamnati ta maida hankali sosai kan yadda jama'a ke shafar samar da abinci da kuma yadda za'a tabbatar da cewa al'uma suna samun abinci mai gina jiki da inganci ba tare da haifar da lalacewar muhalli ko barazana ga albarkatun ƙasa ba ina so inyi gargaɗi game ga yadda ƙaruwan yawan jama'a zai iya ƙara haifar da ƙarancin ƙasa idan yawan jama'a ya ci gaba da ƙaruwa za'a samu ƙarin buƙatar ƙasar noma da kuma ƙara buƙatar albarkatun ruwa da abinci amma sabodaa gina gidaje da masana'antu ƙasar da ake amfani da ita wajen noman abinci zata ragu anda zai iya janyo matsala wajen samar da ishashshen abinci ga al'umma gwamnati ta na a babbar rawa da zata taka wajen inganta fasahar noma da kiwo da zai iya samar da abinci mai yawa ba tare da cutar da ƙasa da muhalli ba huh yanada mahimmanci gwamnati ta ɗauki matakai kiyaye albarkatun ruwa ruwan sha da da ruwan noma suna da matuƙar mahimmanci wajen samar da abinci amma yawan amfani da ruwan ƙasa ko kuma gurbatar ruwan teku yana zama babban matsala a duniya idan ba'ayi hankali ba za'a iya samun ƙuncin ruwa a nan gabawanda zai shafi noman abinci da kiwo gwamnati na da alhakin samar da tsare tsaren da zasu kare ruwa gami da inganta hanyoyin noma inason yin gargaɗi game ga canje canjen yanayi a saboda haka ya zama wajibi gwamnati ta bada kulawa ga tasirin canji yanayi wajen noman abinci iska mai ƙarfi da kuma rashin ruwan sama na iya lalata gonaki da amfanin gona wanda zai iya haifar da ƙarancin abinci a cikin wannan lokacin gwamnati na yakamata ta samar da tsare tsare na magance canjin yanayi ta hanyar samar da ingantattun dabaru huh noma da kiyaye la kiyaye muhalli a ƙarshe nada muhimmanci gwamnati ta ɗauki matakai da zasu haɓaya haɓaka ilimin noma da kuma fasahar zamani da zasu taimaka wajen samar da abinci mai kyau mai yawa da kuma ɗorewa idan aka samu waɗannan matakan zai iya tabbatar da cewa al'umma zata samu abinci mai inganci ko da yake yawan jama'a yana ƙaruwa

a lokacin da ka girbi amfanin gona naka kuma ka girbesu a karon farko a kwai wani irin jin da ɗi da jin nasara wanda baza a iya musal ta shi ba wannan lokaci na da matukar mahimmanci sabo da yana nunin yadda ka sadaukar da kanka wajen shuka kula da gudanar da gonar ka har zuwa wannan lokaci na girbi akwai jin farin ciki da cin nasara lokacin da ka kalli gonar ka ka ɗauki rogo sannan ka ga amfanin gonar ya na girma yadda ya kamata wannan na kawo muku jin farin ciki da jin gamsuwa ya na nuna cewa wahal halun da ka sha ko daga cikin ruwan sama ko kuma rana mai zafi sun kasance suna da daraja wannan lokaci na girbi ya na kawo jin cewa kowa zai ci gaba da amfani da kayan abinci da ka shuka wanda ke sa kaji kai ka cika da alfahari bugu da ƙari akwai jin ƙaunar ƙasa da kuma kulawa da muhalli da ka shuka wannan amfanin gona yana yiwu wa kaga amfanin gonar yana fita daga kasa yana baka jin daɗi kai da ka kai da ƙasa da ƙun shi wannan na kawo ƙarin jin ƙauna da girmamawa ga aikin noma da duk ƙoƙarin da kayi don ganin cewa amfanin gona yana girma cikin lafiya da ƙyau haka nan wannan yana nu na yadda al'umma su ka dogara da gonaki da ƙasarsu wajen samun abinci da rayuwa sai kuma jin shakku ko tsoro ko da yake akwai farin ciki da gamsuwa wasu lokutan mutum na jin wasu shakku ko tsoro ko amfanin gonar zai iya tasiri sosai ko kuma yana iya lala cewa kafin lokacin girbi wannan na faruwa ne musamman idan gonar tana cikin wani yanayi na rashin tabbas ko kuma ana fuskantar matsalolin yanayi kamar ruwan sama mai yawa ko ƙarfi ƙarshe girbin gona na farko ya na kawo haɗin gwiwa da jin nasara da kuma shakku da suke tare da ƙoƙarin ganin ce wa wannan abinci ya na kai wa ga amfanin al'umma wannan na daya da ga cikin lokutan da ke kawo farin ciki jin dadi da kuma girmama aikin gona yawwa he

A cikin al'adun Nigeria musamman ma a yankunan karkara, akwai wasu al'adu da ɗabi'u na musamman da ake bi waje raba amfanin gona na farko, wannan ya na daga cikin al'adu na godiya da kuma tabbatar da cigaban al'umma. Al'adar raba amfanin gona na farko ya na nuni ga godiya ga Allah ubangiji don alheri da ya kawo, da kuma tabbatar da cewa ba wai amfanin gona kawai aka samu ba harma da zaman lafiya, da haɗin kai tsakanin al'umma, a wasu al'umomi lokacin da aka samu amfanin gona na farko sai ayi buku-kuna na musamman, ana shirya taron al'ada inda dukkan al'umma ke taruwa don cin amfanin gona na farko, ta re da dangi da kuma abokai, hakanan kuma ana raba wannan amfanin gona ga mabuƙata da kuma sauran jama'a, wanda hakan ya na ƙarfafa alaƙa tsakanin kowane ɗan ƙauye, a wasu lokutan kuma wani nau'in al'ada da aka bi shine sadaukar da wani kaso na amfanin gona na farko ga manya, ga manyan mutane, ko kuma shuwagabanni a cikin al'umma, wanda hakan ya na nuni da yabo da kuma girmamawa ga waɗanda su ke jagorancin al'umma, wannan ya na kuma tabbatar da ce wa amfanin gona ya na da alaƙa da cigaban al'umma baki ɗaya, abinda yafi ban sha'awa a cikin wannan al'ada shine yadda ake raba amfanin gona tsakanin kowa da kowa, koda kuwa ƙaramin noma ne ko babban noma, wannan al'ada ta nuna yadda al'umma ke da haɗin kai da juna don cimma nasara, wani abun da zai iya bada mamaki shine yadda wannan al'ada ke tsayawa cikin tsari mai kyau, yanda kowane mutu ya ke samun abinda zai inganta rayuwarsa, daga amfanin gona na wani daga amfanin gona na farko.

eh na ta ɓa ganin wani shekara da girbin amfanin gona na farko beyi kyau ba sam wannan na faruwa ne a lokacin da aka fuskanci matsalolin yanayi kamar fari ko kuma rashin ruwan sama da ya kamata a wannan shekarar gonaki da dama sun ka sa girma yadda ya kamata kuma amfanin gona yayi ƙasa sosai fiye da yadda aka saba wannan ya kawo babban damuwa a cikin al'umma domin noma gona shine babban hanyar samun abinci da kuma kuɗaɗen shiga lokacin da aka gano cewa girbin yayi ƙasa mutane sun fara nuna damuwa sosai na lura da yadda mutane suka fuskanta matsalar rashin ruwan sha da ku ma shan wahala wajen samun abinci wasu da ga ciki suna ɗaukar lokaci mai tsawo kafin su sami amfanin gona da ga gonakin su kuma hakan ya sa ya zama mai wuya ga su ci gaba da samar da abinci ga iyalan su wannan ya janyo gaggawa da damuwa sosai a cikin al'umma wanda ya sa aka fa ra neman hanyoyin magance matsalar abinda ya fi damun mutane a wannan lokacin shine ƙarancin abin yi saboda rashin girbin mutane sun fa ra tsoron cewa za su iya fuskantar yunwa mai tsanani a cikin al'umma akwai fargabar cewa ko a da ko da lokacin damina ya zo har yanzun za a iya samun karancin rayuwa karancin ruwan sama wanda zai kara jawo matsalolin samar da abinci wannan na kara kawo damuwa sosai saboda su na sanin cewa ba za a iya samun ishashshen abinci a cikin wannan shekarar ba kuma wannan na nufin ce wa za a samu matsaloli wajen ci yar da iyalai da al'umar baki ɗaya haka nan wasu da ga cikin manoma su na jin tsoron cewa ƙarancin girbi na iya haifar da ƙarin hauhawar farashin kayan abinci wanda zai shafi talakawa da waɗanda ke cikin ƙananun al'umma wasu su na ganin cewa wannan na iya haifar da karuwar talauci da kuma matsaloli wajen samun abinci mai inganci a cikin wannan yanayi mutane sun fara yin shirye shirye na gaggawa suna neman hanyoyi da dama a adana abinci daga gonaki ko kuma raba abinci da suka samu dan tabbatar da cewa ba za a rasa abinci gaba daya ba haka nan anyi kokarin neman tare da ƙoƙarin samun tallafi daga ƙungiyoyi ko gwamnati dan samar da abinci a taƙaicen lokacin lokacin na rashin girbin yana janyo damuwa da fargaba sosai a cikin al'uma tare da ƙoƙarin samo hanyoyin magance wannan matsala ta hanyar haɗin kai da taimak

wannan tambayan tana kawo min ƙaunar tunawa da wani bikin girbin amfanin gona na farko da na taɓa halarta wannan bikin ya kasance na musamman saboda yanayi da kuma yadda al'uma ta gudanar da shi cikin farin ciki haɗin kai da godiya ga Allah a ƙasar da ta basu amfani gona mai kyau a wannan shekarar gonaki sunyi kyau sosai musamman ma na shinkafa da masara girbin ya kasance mai yawa kuma mutane sun fa ra taya juna murna a lokacin kowane mutum ya na cikin farin ciki da girbin nasara da suka samu bikin ya fara da addu'oi a gonaki inda aka yi godiya ga Allah bisa albarkar da ya ba al'uma wannan ya kasance alama ta samun ingancaccen abinci da albarka daga ƙasa bayan wannan al'uma ta haɗu a babban fili domin murnan girbi abinda yasa wannan biki ya fi na sauran bukunkuna musamman shine yadda aka gudanar da shi cikin haɗin kai ko wane mutum daga cikin al'uma ya zo da wani abu da zai bayar ko kayan abinci ko kayan shaye shaye ko kuma wasu kayan lambu daga gonakin su wannan ya ƙara haɗa al'uma tare da jin cewa ko wane mutum yana da muhimmanci sosai wajen tabbatar da ci gaban al'umma akwai waƙa da raye raye na gargajiya wanda yasa bikin ya zama na musamman? na gargajiya yayin da maza su kayi rawa da raye raye su na nuna farin cikin su da nasarar da aka samu a cikin wannan biki an kuma gudanar da wata gasa tsakanin matasa inda suka yi wasa da zazzafan ruwan sha da kuma shan ruwan 'ya 'yan itatuwa na gida wannan yana karawa bikin nishaɗi a cikin da cikin da farin ciki a cikin wannan biki na girbin amfanin gona na farko akwai farin ciki na musamman da kuma jin gamsuwa daga kowane mutum ba ko wane murna game da girbin ba har ma da jin haɗin kai da haɗin gwiwa tsakanin al'umma abinda yasa wannan biki na musamman shine yadda aka gudanar da shi cikin so da ƙauna yana tabbatar da cewa girbi yana zama wani lokaci na jin daɗi godiya da kuma ƙarfafa haɗin kai a tsakanin al'umma duk da cewa yana cikin wahalhalu na noma wannan lokaci yana zama alamar nasara ce ga nasara da ci gaba kuma kyakykyawar makoma

a cikin al'umarmu akwai wasu al'adu da imani ga me ga wan ga me da wanda ya kamata wanda bai kamata ya ce daga girbin amfanin gona na farko ba wannan yana nu ni da wata al'ada ta godiya ga Allah da kuma alama ta tsarki da albarka daga ƙasa a wasu yankuna akwai imanin cewa girbi na farko yana dauke da albarka kuma yana da muhimmanci ayi amfani da shi cikin tsari da ka'idoji na farko na al'ada wasu lokuta akwai imani cewa girbin amfanin gona na farko ya kamata a raba shi ga shuwagabannin ƙauye ko kuma manya masu ilimi ko addini domin suyi addu'a da godiya ga Allah bisa albarkar da ya bada a cikin wasu al'ummomi ana ganin cewa wa'yannan shuwagabannin ko masu ilimin sunfi cancantar cin abinci daga girbi na farko domin suyi addu'a da neman ƙarin albarka ga ƙasa da al'umma wannan al'ada tana nufin cewa waɗannan shuwagbanni suna da alhakin kula da al'umma da kuma tabbatar da cewa duk al'ummar al'amuran gona suna tafiya dai dai a wasu lokuta kuma akwai wanitsari dake tabbatar da cewa mata ko yara basu kamata suci daga girbin amfanin gona na farko ba musamman idan ba'a kammala gudanar da adduo'i ko bikin raba albarkar ƙasa wannan yana nuni da cewa akwai wani tsari na tsarki da ake bi kuma har ma suna ɗauka cewa ya kamata a tsarkaka girbin kafin a bawa kowa saboda haka a cikin wannan al'ada idan an karya wannan ka'ida yana iya haifar da rashin albarka ko kuma wata matsala a cikin amfanin gona a shekara mai zuwa al'umma na iya jin cewa ƙarya waɗannan ƙa'ido karya waɗannan ƙa'idoji na iya jawo matsaloli ga gonaki ko kuma rage yawan girba amfanin gona idan waɗannan ƙa'idoji na al'ada sun karya al'umma na jin tsoron cewa za'a fuskanci wasu matsaloli na rashin albarka ko kuma rashin samun nasara a cikin gona wasu hali wasu al'ummomi suna ɗaukar cewa wannan na iya haifar da canje canjen yanayi kamar kamar rashin ruwan sama mai yawa ko wanda zai iya shafar gonaki da amfanin gona haka nan yana iya kawo rikici a cikin al'umma domin akwai waɗanda ke ganin cewa wannan ɗannan ka'idoji suna da muhimmanci don kiyaye haɗin kai da al'umma

eh na taɓa jin labarin wani lokacin da wani mutum a cikin ƙauyen mu ya samu mummunan rauni a gonar sa wannan abu ya faru ne a lokacin da ya ke aikin noma masara a cikin gonar sa a lokacin ya kasance ya na amfani da mashin ko kayan aikin gona wanda aka saba amfani da su wajen amfanin gona wani lokacin kayan aikin suna iya zama masu haɗari idan ba'ayi amfani dasu yanda ya kamata ba ko kuma idan ba'a kula dasu da kyau ba wannan shine abinda ya faru a ranan mutumin ya samu rauni ne daga wata na'ura mai yankan ƙasa wanda ta zame mata daga ta zame masa daga hannu yayin da ya ke amfani da ita wannan ya haifar da raunin a ƙafar sa wanda ya kasance mai tsanani matar sa da 'ya 'yan sa sunyi kira da gaggawa domin a kawo taimakon farko kuma daga bisani an tafi da shi asibiti domin a duba lafiyar sa a wannan lokacin al'uma ta hadu da juna sosai wajen taimaka masa an samu wasu daga cikin ma makwabta da su ka tafi dashi asibiti yayin da wa su suka tsaya domin kula da iyalin sa ko kuma ganin an samu taimako wannan lamari ya shafi al'umma sosai domin yana nu na yadda aikin gona zai iya zama mai haɗari idan ba'a ɗauki matakan kariya ba a wannan lokacin mutane suna ƙara sanin muhimmanci amfanin kayan aikin gona cikin kulawa da tabbatar da cewa suna suna cikin yanayi mai kyau wannan rauni ya kuma kawo hankalin al'uma kan yadda aikin noma zai iya zama mai haɗari idan ba'a yi taka tsan tsan ba wannan lamari ya sa mutane a cikin ƙauyenmu ƙara yin ƙoƙari wajen samar da hanyoyi kare kai daga rauni yayin da su ke aiki a gona sun fara tattauna kan yanda zasu inganta tsaro a gonakin su ta hanyar amfani da kayan aiki masu kyau da kuma sanya kayan kariya kamar safar hannu da takalma masu kariya wannan kuma ya kawo wani canji a cikin al'umma sosai inda mutane suka fi mayar da hankali kan amfani da kayan aiki na zamani da kuma matakan kariya daga rauni a ƙarshe dai wannan lamari ya zama darasi ga al'uma cewa aikin gona na iya zama mai haɗari kuma yana da mahimmanci a ɗauki matakan kariya dan kaucewa irin waɗannan haɗarorin wannan ya ƙarfafawa ya ƙarfafa haɗin kai a cikin ƙauyen kuma ya nuna yadda kowane mutum ke da alhakin kula da lafiyar juna a cikin al'uma

wani daga cikin mummunar rauni na gona da na taɓa gani shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ban tsoro a rayuwa ta wannan abu ya faru ne a lokacin da wani daga cikin makwabta na gonar sa yana amfani da mashin dan yanke itatuwa da kuma tsaga ƙasa wata rana yayin da ake aiki a cikin gonar sa ya rasa kulawa da kayan aiki wanda ya sa mashin ya zame daga hannun sa sannan ya fadi cikin ƙasa tare da yankar kafar sa da wani yanki mai zurfi wannan rauni ya zama mai tsanani sosai wanda ya haifar da zuban jini mai yawa a lokacin da aka ga wannan yanayi sai aka fara kiran gaggawa dan taimakon farko matar sa da 'ya 'yan sa sun shiga cikin rikici da ri da ri firgici suna ihu suna neman taimako an riga an san cewa wannan rauni zai iya zama mai haɗari sosai saboda yadda jini ke fita cikin sauri mutanen ƙauyen su suna cikin tashin hankali yayin da suke ƙoƙarin taimaka domin tafi da shi asibiti da gaggawa huh a wannan lokacin naji tsoro sosai saboda bamu sha ganin jini irin wannan ba da rauni wannan rauni ya bayyana yadda aikin da kayan gona zai iya zama mai haɗari sosai musamman idan ba'a yi amfani da su da kulaa ba abinda yasa wannan rauni ya zama mai tsoratarwa shine yadda aka ga aka jim mummunar fashewar jinin da ke fita daga ƙafar sa wata ƙila idan ba'a dau matakin gaggawa ba wannan rauni zai iya zz zai iya zama mai kawo mummunan sakamako an tafi da shi dai asibiti kuma daga baya anyi masa tiyata amma yanaa ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ya dawo daga wannan rauni wannan lamari ya kawo ya koyamin cewa aiki a gonaki koda kuwa yana da kyau yana da haɗari ya kamata a ɗauki matakan tsaro kamar amfani da kayan kariya da kuma kula da aikin kayan aiki dan gujewa irin waɗannan rauni wannan lamari yasa ni fa na fara gani muhimmancin inganta tsaro a gona wannan zai taimaka wajen kauce wa irin waɗannan haɗarori na noma dan dai wannan da abinda ya same shi sannan kuma ga matakan da aka bi dan haka amfani da kariya a gona yana da matuƙar mahimmanci

A cikin kauyikan mu akwai wasu hanyoyi na gargajiya da ake amfani dasu wajan kula da raunukan gona kafin a samu cikakken taimako daga asibiti ko ƙwararru, wannan yana da alaka da al'adu mu na amfani da kayan ƙasa da kuma abubuwan da Allah ya halitta wajan magance matsalolin lafiyar jiki. A lokacin da wani ya samu rauni a gona al'ummar kauyan mu suna amfani da wasu hanyoyi na gargajiya da suka ɗaɗe suna amfani dasu waɗanda galibi suna da tasiri wajan rage zafi ko tsananta rauni kafin a samu taimako na gaggawa. Idan mutum ya samu rauni a gonan sa misali, idan ya yanke kafa ko hannu yana amfani da wasu ganye ko tsirrai daga cikin gandun daji ko kuma daga cikin lambu dan daaƙile zubar jini da kuma rage kumburi. Wasu daga cikin ganyan da ake amfani dasu sun haɗa da ganyan zogala, ganyan gwanda, kokuma wasu ganyan magani da ake samu a cikin ƙauye ana ana ninka waɗannan ganyanyaki ko kuma a laatsa su sannan a saka su a kan wurin da aka samu rauni dan daakile zubar jini, da kuma rage raɗaɗin rauni haka nan idan akwai kiɓa ko kafaafu suna jin ciwo bayan samun rauni, al'uma na amfani da man zaitun ko ɗan tsami wanda aka shahara da tai da taimakawa wajan rage ciwo da kuma haɓa kan sahu sauran warkewa, ana shafa wannan man akan wuraran da aka samu rauni dan rage kumburi kokuma sa jiki ya samu sauki daga zafi, wasu lokutan kuma idan rauni yana da dan tsanani mutane na amfani da ruwa mai ɗimi dan wanke gurin raunin kafin a saka magunguna na gargajiya kokuma ko kuma ganye, idan rauni yana da tsanani ko yana haifar da babban raɗaɗi an saba amfani da ɗimi na gawayi ko kuma wani abu mai zafi domin rage zafi wannan yana taimakawa wajan shakata da kuma rage jin ciwo kafin a tafi asibiti dan cikakken magani duk da cewa waɗannan hanyoyi na gargajiya suna da amfani acikin lokaci mai ana koyawa jama'a cewa idan rauni ya zama mai tsanani ko yanada hatsari dole ne a tafi asibi asibiti ko a nemi taimakon likita domin samun cikakken kulawa da magani, na karshe waɗannan hanyoyin gargajiya suna da matuƙar amfani wajan magance raunikan gona cikin sauri amfanin yana da mahimmanci amma yana da mahimmanci a haɗa su da ilimin likitan ci.

eh na taba shiga wata hali inda rayuwar wani mutum ta dogara da taimakon gaggawa na farko a gona wannan lamari ya faru ne a lokacin da wani daga cikin maƙwabta n ya samu rauni mai tsanani yaayinda yake aiki a gonar sa a wannan lokaci yana amfani da wata na'ura mai karfi wajan noman shinkafa, yaayinda yake aiki na'urar ta zaame daga hannunsa ta yanke gajerar kafa wanda ya haifar da mummunar rauni da zubar jini mai yawa, lokacin da muka sami labarin wannan mutane a kauyan mu sun shiga cikin riggawa nayi sauri na tafi da wasu daga cikin makwabta dan taimakawa, lokacin da muka isa gurin muntarar da shi yana jin tsananin zafi da kuma zubar jini sosai nayi koƙarin daakile zubar jininsa kafin a tafi dashi asibiti, munyi amfani da wani ƙananan kayan aikin noma da muka samu a gurin domin ɗaura kafar sa da kuma daakile zubar jinin munyi amfani da dabbobi ko wasu gayan na gargajiya da muka san suna taimakawa wajan rage zubar jini cikin wannan yanayi akwai tsoro sosai cewa idan ba'a ɗaura kafar sa da sauri ba ze iya rasa kafar sa ko kuma rasa rayuwar sa. Mun ƙara samun taimako daga wasu makwabta wanda suka kalli lamarin kuma suka tafi dashi asibiti cikin gaggawa a cikin a a cikin a a lokacin da muka tafi asibiti likitoci sun a a lokacin da muka tafi asibiti likitoci sun da cewa idan ba'ayi wannan aikin gaggawa ba yana iya zama mai hatsari sosai ga rayuwar sa wannan lamari ya koya min muhimmancin taimakon gaggawa a gonaki. Musamman ma a lokutan da akai aiki da kayan aikin gona masu hatsari idan ba'a ɗauki matakai da wuri ba hakan na iya zama mai tsanani wannan kuma ya tabbatar da cewa koyan yanda ake ake bada taimakon gaggawa yana da mahimmanci wajan cetan rayuka sosai musamman a cikin al'ummomi inda suka fi dogara da noman gona da ayyukan gona. Wannan ta sa na fahimci cewa rayuwa na iya dogara da ɗan lokaci na taimako na taimako na farko, kuma yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwan mu.

A cikin kauya ku akwai wasu hanyoyi na gargajiya da aka sa ba amfani dasu wajan kula da raunikan gona, kuma wasu daga cikin waɗannan hanyoyi suna da ban mamaki ko kuma suna iya zama ba kamar yadda aka saba ba. Daya daga cikin magungunan farko dana taɓa jindaɗi gun amfani dashi wanda yayi mun mamaki shine ampani da ganyan zogale, wajan rage kumburi da zubar jini daga rauni ka. A lokacin da wani daga cikin makwabta na gonar sa ya samu rauni yayin amfani da wata macin mai yankar ƙasa ya samu rauni mai zirfi a kafar sa, bayan an bayan da zubar jini sosai wata matar kauyan mu tazo da ganyan zogalen ta ta niƙa sosai ta dora wannan ganyan akan wurin da aka samu rauni ta bayyana mana cewa ganyan zogale na da karfi wajan daakile zubar jini da kuma rage kumburi matar ta bayyana cewa ganyan zogale yana ɗauke da sinadarai da ke taimakawa wajan hanzarta warkewa da kuma rage zafi da kumburi a jikin mutum. Munyi koƙarin amfani da wannan magani cikin gaggawa kafin ta tafi da mutumin asibiti. Bayan ɗan lokaci zubar jinin ya ragu sosai kuma mutumin ya fara samun sauƙi daga zafin wannan abin ya yimin mamaki domin na saba da ampani da magungunan zamani ko na likita wajan magance irin wannan rauni amma ganyan na gargajiya ya taimaka matuƙa wajan matuƙa cikin gaggawa. A wannan lokacin na fahimci cewa akwai hanyoyi na gargajiya wanɗanda keda matuƙar tasiri kuma waɗannan hanyoyi suna da matuƙar amfani a cikin al'umma musamman ma a lokacin da ba'a samu kayan aiki na zamani ko taimakon likita cikin gaggawa ba. Wannan magani na zogale yana zama abinda nayi imani dashi kuma yana nuna yadda al'ummomi ke amfani da albarkacin ƙasa dan magance matsaloli da suke shafi lafiyar jiki. Wannan lamari ya koya min cewa akwai darussa da za'a iya koya daga al'adu da kuma amfani da albarkacin ƙasa wajan magance raunika wanda ze iya zama mafita mai ƙyau a lokuta gaggawa kafin a samu taimako daga wajan likita kona zamani wannan abun yana da matuƙar amfani sosai.

A cikin ƙauyikan mu mutane suna da ilimi na gargajiya kan yanda za su magance matsalolin lafiya kamar su cizon maciji, ko yankan kayan aikin gona. Wannan na ilimi yana daga cikin abubuwan da aka saba koyarwa a cikin al'umma musamman ma ga matasa ko ƙanana ko da yake ba ko wane mutum ne keda ilimin likita na zamani ba amma akwai wasu hanyoyi na gargajiya da ake bi domin magance waɗannan haduddurrikan. Idan aka yi cion maciji mutane a cikin ƙauyikan mu suna sanin cewa yana da mahimmanci ayi gaggawa dan gujewa mummunan tasiri. Abu na farko da ake shine tabbatar da cewa ba'a motsa wanda aka ciza ba sosai. Domin yana iya sa gubar maciji ya bazu cikin sauri a jikin mutum. Matar ƙauyar mu ko wani daga cikin maƙwabta ze iya ƙoƙari wajan samar da tsari domin toshe wurin cizon misali ta hanyar amfani da zarin zare ko kakin afa domin toshe jinin da ze wuce daga wu wurin cizon. A wasu lokuta kuma suna amfani da wani nau'in ganye na gargajiya wanda aka saba amfani dashi wajan rage tasirin gubar maciji, bayan haka ana sa ran cewa mutum ze iya mutum ze tafi da sauri zuwa asibiti ko wurin da ze iya samun magani. Haka nan idan wani ya samu yankan kayan aikin gona al'umma na ɗaukar matakan gaggawa da suka haɗa da tsaptar wurin da aka yan kake sannan a dakile zubar jini ta hanyar ampani da wani abu mai tsauri dan ɗaura wurin ko kuma latsa wajan da aka yanka a cikin wasu lokuta wasu waɗannan ke amfani da ganye ko tsirrai domin tsaftace wurin yankan da kuma rage kumburi ko zafi ko da yake wannan yana da amfani a cikin al'ada amma ba'a rasa neman taimakon likita dan tabbatar da cewa raunin ya samu cikaƙen kula da magani ba. Duk da cewa al'umar ƙauyan mu suna da ilimi na gargajiya, kan waɗannan abubuwan mutane suna ƙoƙarin samun ƙarin ilimi daga asibitoci ko likitoci dan inganta hanyoyin magance raunika da ruɗan gona. Wannan yana tabbatar da cewa haɗin kai tsakanin ilimin gargajiya dana zamani yana da mahimmanci wajan kula da lafiyar tsaro a cikin al'umma.